Andu ngatigare takateya nzeye tikazwa kuti kune zvirwere zvarura kana kuti pane matenda apembera nyika ino yeshe euraya andu, ngatikasire koropwa pazvirwere zvakadarozvo ngekuti tingapera. Hurumende yedu inoitawo nepainogona nayo kuti ipote yeitipa nzvimbo dzekuti toropirwa, ngatiende torapwa nguva ichipo.

Zvirwere zvinorura zviyani zvinofane kuchairwa bembera, pangaa kumasaisai mazuva ano mungaa muzvibhedhleya munofane kupote mune zvikwangwari zvokuti antu anopota eierenga eiona kuti zvirozvi zvarura izvi, ngatibatisise mune zvakanaka.

Anamai eshe echidodori neakura, kana ane ana ane ana adodori anofanire kupota eichairwe bembera maererano nokubairwa kweana avo, ngekuti mwana umwe naumwe ane nguwa yeanofane kupota eibairwa zvinoenderana nekukura kwaaita.

Zvirwere zvinobata ana adodori achiri kubuda mu mandani ana mai avo zvino sise kupota zveirapwa neku chaiwa bembera zvochiite zvidodori kuitira kuti ana asa sangana ne matambudziko akati kurei muku kura kwavo ngekuti akato parara paku kura kwemwana atoparara kunyangwe muntu azo kura.

Antu anofanire kupota eyimboenda eyiona ana chiremba ari ega maererano neutano hwawo, Ngekuti amweni muntu eyikura pamweni unenge asingachaoni, zvifo zvezera zvati wandei, makumbo anaya, mwoyo, mishana. Saka pota weiende kunana chiremba nguwa nenguwa kuita kuti ugare weibatsirwa remangwana rine hutano.

Zvirwere zvinorura pashi reshe rineri zvinofane kupota zveichaiwa bembera nguwa ichiripo zvisati zvabuda kuitire kuti tiziye kutizvinorapwa murapirwei kana teinge tasangana nazvo ngekuti zvimweni zachona zvinouraya

Zvirwere zvemazuvano zvarura zvinobata muntu weshe kutange kuadodori zveikwira kusvika kune wekupedzisira, saka zvakakosha kuti muntu wese wese apote eidakarira eiite ushamwari nezvibhedhleya kuitire kuti pese paasangana nematambudziko akadai apote eiende koonekwa nguwa ichipo.

Ana anofanira kupota eyionekwa eyirapwa achiri ana adodori kuitira kuti utano hwawo hukure hwakati twasa ngekuti kune zvirwere zvimweni zvinorura zvekuti zvikasarapwa zviri zvidodori zvinozonesa mune ramangwana.

Zvirwere zvinobata ana achiri adodori, zvinofanira kupota zvichimboiswe pachena tiiona ana adododori eibayiwa kuitire kuti mantaraunda medu makatikomberedza, antu azwewo kupota eibaira ana awo matambudziko asati aramba eiwanda.

Zvirwere zvinouraya zvirwere zvinoda kuti muntu unoshande mazviri azvichengeredze tingabati angadai ari mukoti, angadai ari madhokoteya antuwo iwayo ngahambe akazvichengetedza kupfeka zvinoita kuti zvisaenda kwaari ngekuti zvimweni zvinofamba ngemhepo yavanofema.

Mazuwa anaya kwava nezvirwere zvinorura zvekuti zvimweni zvachona zvinohamba muziya reantu. Zvimweni zvacho zvinohambe mumhepo, kungotofema chete, wotozi watoo nezvirwere zvakadaro. Saka antu anosise kupota eiziye zviri kuitika mwunyika mwawo kuti ahambe akazvichengetedza.

Zvirwere zvinorura nyika ino yeshe azvichadi kuti antu azozviona zvapari asi kuti papote peichaiwa bembera mweshe mungaitwa ngezveutano hweantu kuitire kuti antu agare eiziya zviro zvakadaro kuitira kuti akasangana nazvo zvisaauraya asi akasire kutsvake kwezvinorapwa.

Mwana weshe unofane kupote eibaiwa jekiseni achiri mudoodori, kuitira kuti rimudetseredze kurwa nezvirwere zvimweni zvinomubata achiri mudoodori asati akukona kutaura nekuite zvimweni.

Mabandiko nemapazi eshee anoona ngezveutano munyika munomu pasi reshe anofane kupota eyimboende kuzvikora eyi unganidza ana Baba nana mai ochaya bembera maererano ngezveutano uye zvee eyipe nduma pazviro zviri kuitika mazuva anaya.

Chimweni chiro chinofanopota cheichaiwa bembera ngechekuti antu amwe mvura yakachena ngekuti mumakanyi umwo amweni anomwe mvura dzemumarwizi dzinogezerwa ngeamweni dzeimwiwa ngemwombe saka zvakakosha kuti timwe mvura dzakachengetedzeka mvura dzemuzvibhorani dzisina matambudziko.

Mazuwa anaya zvabaanaka ,dandemutande raayo kweshe-kweshe. Anthu aakumbaapote eiona zviro zvakawanda zvinoenderana neutano ,uyezve mapembera ari kuchaiwa peshe-peshe. Kana tikazwa kuti pane pane gungano rinoenderana nezveutano ngatiende toozwa kuti kunei kuitira kuti tisazofa muchidima.

Apana chakabashata kuti mapembera achaiwe kweshe kweshe antu agare eiziye mitombo nezvirwere zvarura ngekuti muntu akagara ane ruzivo une pfuma yakabanaka maningi peshe peshe apana ungaitora unoishandisa panguwa yaada paasangana nematambudziko makuru.

Mabandiko makuru nemapazi makuru anoona ngezveutano anofanira kupota eibatsirawo vese vechidiki asina ramangwana rakati jekei ngekuti anenge aine matambudziko eutano. Akazvarwawo nezvirwre zvarura, zvingadai zviri zvepabonde zvinezvi kuti oona sei mitombo yekuti arapike.

Antu afaniri kuchera mvura dzemumufuya kuti ashandise, kunyanya mumamisha asi zvanga zvakanaka kuti mabandiko anoona ngezveutano ohamba eibhuira antu njira dzakanaka kushandisa pamvura yekumwa, dzingaa dzezvibhorani nezvimweni zvakavharika.

Mazera eshe anofanira kupota eimbo bhuirwe maererano neutano hwavo. Kuitire kuti kana pane pazosangana nemukuhlani unofanire kuende kohloewa kuzvibhedhlera, kana pane paita dambudziko opive mushonga vakakwana.

Antu tinosise kubhuire ana edu, kuti einge akuda kurya chikafu ngashambe nyara yavo ngesipo. Kana kuti ngashambe nyara dzavo peshe-peshe paanenge abata zviro zvaanofungire kuti zvinouraya.

Antu anoona ngezve utano anofane kupota eyi chaya ma bembera eyi bhuire antu maererano nezve utano kuitire kuti antu ange ane rakazara maererano nezviri kuitike mu nyika pangaa pa dande mutande ngapa chaiwe bembera.

Antu anofanire kumbobatana mapandiko eshe akati komberedza anoone ngezveutano, opota eimbobhuyavo muonero vavo maererano nendxondo dzeantu, uye kuti antu akadaro angabatsirika sei zvisati zvanyanya kushata maningi.

Inini ndinoone chiri chiro chakanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano apotewo eitsvagawo bazi rinoona ngezvenjere dzeantu. Kuti ndxondo dzawo pamweni dzooite kakurashika kudai rokasire kudzoreredzwa nguwa iripo, ngekuti zvinozonesa zvikakura.

Umweni neutano hunopota hweiisiwa husingatyairwi mapembera asi hwakakosha utano hwendxondo dzemuntu muntu unofunge zvisingamboiti zvekuti pamweni pacho ndxondo dzake dzinopedzisira dzovhirinhika saka dzinode kugadziriswa ngemabandiko anoona ngezveutano kuti antu agare ane mweya weu mwega mwega.

Pamweni pachona zvakabanaka tikaona kuti muntu opota eidambuke njere ndxondo dzake dzoenda kusiko tokasire kubetseredza neeutano. Kuitire kuti tidzireredze muntu asati aenda kwakashata ngekuti ndxondo dzika mhera dzadambuka paunozoperera muntu kuretu.

Anthu anofanire kutatichwa nekuchairwe bembera. Maererano neutano hwawo. Kunyanya ana mai achiri adoodori, ane ana achiri adoodori kuitira kuti aziye kuti angaachengeta sei anawo zvisina njodzi mukati, zvisingakanganisi utano hwavo.

Antu eshe anoita se ano rasheke njere tino fanire kupota teyi aise pa nzvimbo yekuti njere dzavo dzidzokedzane ngekuti pane zvikonzero zvaka siyana siyana zvinoite kuti muntu arumbe bani.

Anthu earume kazhinji kwachona anopota eifungisisa nekuda kwematambudziko akakomberedzwa ngemunyika munomu angava mashandiro kugarisana kwao kwaanoita nevakadzi vavo saka anode kupota eienda kuzvibhedhlera kwaanotsanangurirwa nekutambanudze ndxondo dzao kuti ari anthu asafungisisa.

Antu anofane kupota kunyanya-nyanya utano eimbopinda mumamisha. Eimboabhuiravo antu arimo nekuchaya bembera maererano ngehutano havo. Ngekuti amweni achona haana mare dzekuti aende kuzvibhedhlera anongoshandise mitombo dzechindau.

Ndau dzeshe dzinoitwe zvekurapwe kweantu, mungaba mumamisha kana kuti kumadhorobhayo, dzinofanire kunge dzine zveshe zvekuti antu kana achinge arapwa aone pekuata uyezve zviro zvikwanisiro zvekuti aatire kana eirapwa, amweni ngeanenge eibara. Zveshe zvinge zviripo zvekugarira pamwepo nezvekuatira.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekuti antu angaa eirapwa kana kuti dzinoite kuti antu apote eiendeyo eione mitombo yechiyungu yekurapa dzinofanire kunge dzine zvikwangwani zvekuti antu anoona kuti iyo ndiyokunorapwa antu.

Ndau dzeshe dzinoonekwa ngezveutano, zvingaa zvibhedhleya zvinezvi, zvinofanire kunge zvine michini yechiyungu yeshe inokone kuti antu kana asvike eide kurapwa, arapwe mune zvakanaka ngekuti zvimweni zvirwere zvinode michini kuti zvionekwe.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzeiita ngezvemitombo ingaa yechibhoi kana kuti ingaa yechiyungu. Dzinofanire kunge dzakashongedzeka dzine utsanana hwemene. Kuti antu azwe kude kuramba eiende kotsvake mushonga kunzvimbo dzakadaro.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzeiita ongororo yemitombo yechiyungu kana yechibhoi. Dzinofanire kunge dzine zviro zvakakwana dzekushandisa michini inoiyi nezvese zvivhiti-vhiti. Zvinoite kuti antu apote eiona zviro zviri kunetsa mumabhonzo evantu.

Mapandiko eshe anoona ngezvekurapa anofanire kumbopotawo echipuwe mikombe maererano nekushanda kwavanoita kuitire kuti arambe eisimudzirwa zviro zvavo zvekushanda zvirambe zveisumukira nguwa ngenguwa ngekuti vanenge veishanda zvemakwikwi.

Zvibhehlera zvedu zvakatikomberedza zvinofanira kuita mukurumbira weutsana uyezve meiita antu anopota eiringira nekutya bembera kuti amuna antu muzvibhehlera mwedu uyezve zvakachena kuringira.

Zvibhedhleya zvese zvinofanira kunga zviri pandau dzakanaka kuningira. Uyezve antu eitora nguwa yawo kuona kuti nzvimbo idzi dzakanaka ere kuitira kuti zvirwere zvisawanda nekuda kwekushaika kweutsanana.

Mweshe-mweshe mungadai mweirapwe antu munode zvikwangwani, zvekuita kuti antu ayani anokone kupota eione zvakanyorwa, aone uyezve anokone kupota eizvi purutana azvipurutane abhuiravwo amweni zvirikitika.

Nzvimbo dzeshe dzinoitwe zvekurapa dzinofanire kunge dzakadai, dzeiti anofundisa zvekurapa aripo akakwana. Anofundiswavozve zvekurapwa aripo, kuitire kuti nyika yedu inge ine zviro zvakakwana.

Nzvimbo dzeshe dzinorapwa antu dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakachena, uye dzinoratidzika kuti hadzine uchapa kuitire kuti hutano hwacho hutangire kuzvipatara. Antu aone kunaka kwehutsanana kunzvimbo dzaanorapirwa.

Zviro zvakanaka kuti kweshe Kweshe kungadai kune zvibhedhleya kweirapwe antu kuitewo muchini yechiyungu yakasiyana siyana inobetseredzazve kuti kana antu erapwe. Kurapwa kwawo kukasire uyezve anorapa achona akasirewo kubatsirika mukurapa kwawo kusina matambudziko ekopota eiposha.

Pamweni pachona antu kupote kufote teichairwe bembera teifundiswa maererano neutano hwedu ngekuti munhu akasaziye utano hwake kuti hwakamira sei zvinotinesa mune mune ramangwana ngekuti oane pachati twii ode kushaye kuziye kuti ochodii ode kupumpa amweni kuti avaroyi nyamba ndiye usina kuzvichengetedza muupenyu hwake.

Zvibhedhlera zveshe zvinofanira kunge dzine nzvimbo dzezvinopota dzeiise zvifananidzo yekuti muntu unoite ekuzvierengera ega .Pamweni pacho panenge peichaiwa bembera kuite kuti antu anoona akasike kungwarangwara nekuerenga erenga kuti zviinyi zvingadai zveiitika mazuwa ano .

Ngenyaya yekuti nyika yedu irikuramba yeisimuka uyezve yeiwandudza mune zvedzidzo maererano nezveutano antu akufanire kuramba eiwanda kumabandiko anowone nezveutano uyezve zvikwanisiro zvakufanikira kuwanda kana antu eiwanda.

Chimweni chiro chiri kupota cheikanganikwa utano hwemphuka pasi pezuwa panapa. Ngokuti hwakanakira kuti isusu tikachengetedza mphuka dzedu amweni mazera ari kuuya aya anopotawo eiwona kuti mphuka dziripo uye dzinoramba dzeichengetedzwa ngokuti inthaka yedu.

Mapazi eshe anoona ngezveutano anofana kupota eibatsirana mukuchaya bembera eyiite eyibhiyirana zviro zviri kuitika pasi pezuva uyezve kuti runharaunda rweshe neantu eshe akatikomberedza angaitawo muyitirei wekuti arambe aine nqondo dzakavhurika maererano ngezveutano .

Mabandiko eshe anoona ngezveutano anofanire kupota eihambe mune makaungana antu uyezve eipota eichaye bombers mayererano ngezveutano uyezve kuti antu angaiwone kupi mitombo yechirungu kana asangana nematambudziko mumambatso mawo .

Zvibhehleya nemabandiko eshe nemabazi eshe anoona ngezveutano unofanira kupota eibhiire ana mai ane akuda kuzoita ana Kuti inguwa iri ndiri ana yanofana kubairwa uyezve zvini zvinobairwe ana munguwa dzakadaro uye zvakakosherei zvidaro kuitira kuti ruzivo rwedu rwutambanuke.

Ngekukura kwaita nyika ino nekutandira kwaita mashoko padandemutande pashi reshe zvanaka kuti antu apote eienda eionawo kuti zvii zviri kubhuiwa maererano neutano mazuwa anaa atakuratama kuitire kuti pakaita chiro chinouraya chikasire kuzikana.

Antu anofanire kupota eimboiswe muzvikata zvikwata eichairwe bembera maererano neutano kuti antu angararama sei kunyanya nuzera wechidodori munyika yatagara iyi, zvirwere zvirikuramba zveiwanda enye anasikana airikuramba eisangana nematambudziko makuru maererano neutano hwavo.

Pamweni pakona tinofana kupote teiite mihlangano yetinobhiirwa mayererano nehutachuwana hunotapudzirwana. Hungaa hwepabonde hunga hunha unotapudzirwa asi hweizokanganisa ngazi dzedu.

Zvikwanisiro zvinosise kuva peshe peshe, kunyanya kune zveutano, ngekuti zvimweni zvirwere zvatinosangana nazvo, zvaakude kuti uuu nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekuonekwa ngezveutano dzinge dzine mhatso dzakawanda, dzekuti atenda arapwe ngekuti pamweni denda rinouya riri guru.

Zvakabaanaka kuti nzvimbo dzeshe dzakaongororwa dzikaoneka kuti nzvimbo idzi dzinofana kurapirwa antu, dzinofanira kupota dzeichaya mapembera, pamweni pacho dzeiisa zvikwangwari kwakasiyana-siyana maererano nezviro zviri kuitika mazuwa achonawo, zvingaa zviri zvirwere zvarura, zvingaa zviri zviro zviri kutarisirwa kuti zviitike.

Mazuvaanaya zviro zvabanaka kwavane dandemutande kwavane zviro zvekushandisa zvakawanda dzingadai dziri nhare mbozha zvekuti anthu achaneseki ngekubhuya amweni akutoenda padandemutande otobhuirana maererano nezveutano.

Nzvimbo dzeshe dzinoite dzeirapirwa antu zvetinoti zvibhedhlera zvona zviyani zvinofanira kunge zvakavandudzika zvekuti antu akauya arwere anorapwa neamweni achona anenge asikagoni kudzokera kumakanyi kwavo vanorapwazve veiwatapo.

Zvibhedhlera zvese zvakatikomberedza zvingawa zvemudhorobha zvingawa zvemumakani zvinofanirwe kunge zviri padhuze nevandu kuitira kuti andu asarwadziwa ngekuende kunorapwa ipapapo .

Ndau dzese dzingadai dzinorapirwa anthu ,dzinofanire kunge dziri ndau dzekuti dzakaiswa zvakwana ngekuti amweni antu anobva kuretu kuda kuti arapwe , zvotsinza otadza kupetuka kwanyi kwavo zvavakude kuti ndau idzodzo dzinge pekuti antu anoata .

Ndau dzeshe dzinoita zvekurapa dzinosise kune dzine michovha yekuti antu anotorwa ngekuti amweni antu anogona kuzorwara arikumambatso kwavo. Saka zvakude kuti michovha iyoyo ipote yeiatora yeiaendesa kuzvipatara.

Nzvimbo dzinorapwa andu zvingaa zvibhedlera zvemudhorobha zvingaa zvibhedlera zvemumakanyi zvinofanire kunge zvine zviro zvakakwana zvekuti andu arapwe ndizvo zvinoite kuti basa remadhogodheya edu riite nyore.

Ndau dzeshe dzakambaavandudzwa ngehurumende uyezve ngepasi reshe kuti dzinopota dzeirapirwa antu dzinofanire kuonekwa kuti ndau dzinedzi dzinoita uyezve dzakambaanaka kuti antu arapwe. Uye dziripakati-nepakati pekuti antu eshe anode kurapwa, anohamba.

Ndau dzeshe dziinoona nezvekurapwa kweantu ndaudzo dzinofanire kunge dzeizikanwa kuti apo ndopanorapwa antu nezviro zvakawanda wanda. Chekutanga dzinofane kunge dzine zvinyorwa zvinooneka. Chechipiri munofanira kunge mune zvikwangwani zvintibhuyure njira kuti hambai mwakadai munosvike kwona iyoyo kana kuti mwamudhuze.

Motokari dzekuti arwere atakurwe ndidzo dzinofanire kuwanda. Kuitire kuti pamweni antu anorwarire mumakanyi mwavo. Paanenge asingazokoni kuti ahambe nenyama yavo, uyezve pachinzvimbo chaanenge asvitswa ngeurwere chinonetsa kuti azohamba anokona kufira mumhatso dzavo.

Nzvimbo dzeshe dzinorapwe antu mungange muri mumadhorobha kana kuti mumamisha, dzinofane kunge dzine mitengo yakaderera kuitire kuti antu neasina mari aya, apotewo eyiuye korapwa. Hutano hwawo huhambe zvakanaka.

Mazuwa anaya zviparara zveshe zvakufanirwe kunge zvine pakakwana pekuagara pakakwana pekuatira ngekuti antu amweni anobva kuretu eiuye korapwa ozozi ii antu aya aacgakoni kuti adzokere kumhatso kwawo ngekude kweurwere saka anofanire kunge ane pekuwata.

Mweshe mweshe munotengeswe mishonga yekuti antu arapiwe ingaa yechiyungu ineyi munofanire kunge mune nyanzvi kana kuti anana mazvikokota anoziye nezvazvo kwete kungotore muntu kubve kwaanobva wozi wautanga kushanda munzvimbo dzinoonekwa ngezveutano.

Antu anoona ngezve kurapa amweni angadai ari madhogodheya angadai ariakoti. Zvakakosha zvirozvo izvozvo kuti apote ivona pachavo eimbovhenekwe utano hwavo ndiana chiremba akati kurei kana kuti ngenyanzvi dzinoonavo ngezveutano. Kuitire kuti arape amweni ivona utano hwavo hwakabanaka.

Antu anoona ngezveutano ngekurapa antu inini ndinombaona zvakanaka kuti eizombogarawo pachawo ombotsvakawo amweni anamazvikokota anomboabatsiridzawo maererano neutano hwawo, ngekuti zviro zvaanosangana nazvo pamweni pacho zvakakura kuzvitsanangura.

Andu eshe anorapa mumakanyi umu angaa Ari anoshandise makomboti anofanirawo kupotawo eyimbokurudzirwa kuti ngaendewo kuzvibhedhleya awonekwewo kuti ahanawo zviro zvingaanetsawo zvingadawo makomboti echiyungu pane kungoramba eyishandisa awo echiNdau.

Ndxondo dze muntu dzinosise kupote dzeyi zorora ngekuti matambudziko ari pashi pe zuva rineri akawanda zvekuti zvika sadaro muntu unokone kurwara ndxondo asi mwiri wake wakanaka antu akatadza kutozvoona kuti muntu unowu wa shatirwa.

Muntu gara weiziye maererano ne utano hwako kuti mwiri wangu wakadini uye unofana kuramba wei gara wakadini ukazwe pane zvoita zveku enderera ngatimboti kufema kunoku kwasiyana ne kwauno ziya kana kuti ee wakuzwa kamweni ka kuwawa kausika zwisisi enda uno ona chiremba nguva ichiripo ukasire ku batsirika.

Antu anorapa antu aya neamwendi achona nyanzvi munyanya dzezvemutano. Hakusikuti ivona anobagara zvakanaka anofana kupotavo eibu eitorwa eibhuirwa maererano neutano hwavo, uye kuti ngepari paanoda kubetsereka kuita kuti kana orapa amweni ivona anenge akagwinya.

Antu anorapa antu anofanire kupota eionekwa kuti ndxondo dzavo dzichakanaka here ngekuti anorapa antu amweni ane matambudziko akasiyana-siyanaa eirapazve zvirwere zvinotyisa zvingadai zviri zvemaronda makuru nezvimweni-mweni. Saka utano hunofanira kunge hweiongororwa kuti huchakanaka here kuti arambe eienderera mberi nebasa.

Muntu weshe unode muntu unoziya kumudarika kana kuti une muono wakakura kudarika wake kuti apote eimubatsira kunyangwe ari nyanzvi mubasa raanoshanda kuti abatsirike futi kuti awedzere ruzivo rwaanaro.

Antu andoone ngezvekurapa utano hweantu, anofanira kupotawo eimbozvitarise pachawo eitsvakawo anoaongorora kuti zvaiona utano hwawo huchakanaka ere. Ngekuti zviro zvaanosangana nazvo zvinokone kuuraya ndxondo dzawo nendangariro.

Antu ayani anoita zvekugijimuka, kurumba pamwepo nekutirimuka, anofanire kuramba eienda koona anachiremba, kuitira kuti pamweni anokhugunwa eirumba okasira kurapwa nguwa iripo.

Pamweni pachona nxondo dzeantu anovheneka utano hweantu hwunovhiringika ngekuda kwezviro zvaanoramba eisangana nazvo saka zvinodawo kuti antuwo omboona anamazvikokota enxondo kuitira kuti nxondo dzavo dzigare dzakakadzikana .

Muntu eikura, unokure mabhonzo eipetana pamweni pachona nyama dzeiramba kuhamba zvakanaka. Asi zvakakosha kuti apote eiende kwachiremba eionekwe mahambiro ari kuita nyama dzake kuti asangokura kusvika paakura asingazvizii.

Anthu anofanire kupota eienda kuzvibhedhlera zvakatikomberedza eibhiirwa zviro maererano neutano hwao kuti aziye kuti oita mararamirei kana asangana nemamwe matambudziko mukati mweutano hwavo.

Pamweni pachona zvirwere zvinobata antu azvisi zvirwere zvakakura asi zvinode ruzivo kuti zvingapera ngei. Zvingadai zviri kupisha kwezvisisino, kupisha kwetso, kurwadza kwemakumbo. Zviro zvo izvozvo zvinoda anachiremba atibhiire kuti zvingaa kana, zvinozi uye zvino pera ngei

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekuringire mishonga ingaa yechibhoyi atooti makomboti anaya neyechiyungu dzinofanire kunge dzine mbatso dzakambaawanda dzekuitire zvirozvo kuitire kuti zviro zvawo zviitwe padoko padoko uye zvinotariswa zvacho zvibude zviri zvemene.

Ngenyaya yekuti matenda arikuramba eisimuka, amweni achona atina kubvira tamboazwa teibarwa asi arikuramba eitouraya vantu vakawanda kudarika ataimboziya kumashureyo Saka zvakude kuti zvibhehlera zvirambe zveitsvake mitombo yakasiyana -siyana yekuti anhu arapwe murapirwei kumatenda akadaro.

Ndau dzeshe dzino itirwe tsvakurudzo ne makomboti pamweni ne mishonga yechi yungu kuti inga batanidzwa sei kuti antu apore dzino fanire kunge dzine michini yakawanda kuitire kuti zveshe zvinoitwamo zvive zvisine matambudziko akati kurei anga fanana neku posha ne zvimweni mweni.

Ndau dzeshe dzakatenderwa anhu ngema pandiko ezveutano nehurumende kuti idzi ndau idzi dzinoita kunge dzeiitwe tsvakurudzo maererano nemitombo ingaa yechindau, ingaa yechiyungu, dzinofanire kunge dzine zvakakwana zvekuti antu anoite ongororo dzakadaro ashandise.

Mazuva anaya michini inoona ngezvemukati mweandu ngatimboti angava mabhonzo ona aya ngezvimweni inofanire kunge yakawanda muzvibhedhlera zvepashi pashi iyo kuitire kuti vantu asapedza mare dzakawanda eipota eienda kumadhorobha korapwa .

Mbatso dzeshe dzinoongorore mitombo nekuigadzira dzinofanira kunge dziri mhatso dzakawanda kuitire kuti mitombo yedu iwande muzvibhehlera kuitira kuti antu akasire kurapwa akawanda.

Ndau dzeshe dzinopota dzeidongorera nekukwenenzvera kuvheneke mishonga yedu kuti mishonga rudzii uye inoita ere kuti inoita ere kushanda paantu uyezve inoshanda kusvika pakadini ndau dzinedzi dzinofane kupuwe nemishonga yakawanda uyezve michini yakati kurei kuitira kuti antu ooishandisa isaanesa.

Chiro chakabanaka kuti ndau dzeshe dzinoita ngezve nyambe dzekuvheneka mitombo ,ingave yechibhoi ,ingayechiyungu uyezve dzeiona kuti mitombo iyi ingaite ere kurape antu uye kuti ingarape antu zvakadini ngeimwe kushanda uye dzinofanira kunge dzinezvikwanisiro zvingati dzingambatso dzekushandira ,zvingaazvimuchini zvekushandisa zveshe zvofanirwe kuvepo.

Nzvimbo dzeshe dzinoitwa ngezvemushonga yekurapa antu. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine zviro zvakakwana dzekushandisa. Kuitira kuti antu acho anotora basa rekushandisa rinoiri asa remerwa ndizvo, uye basa risaite rakati kurei pakushandisa.

Michini inovheneke makodo emuntu yakabaanaka maningi muutano hwedu ngekuti mazuwa anaa zvakurema kuti muntu aningire zviri mukati mwemuntu kunze kwekuti eutano anopota eiise michini dzavo veitivheneka mabhozno edu akaite mumirirei, mukati mwedu umu mwakaite mumuirirei mwatisingaoni.

Ndau dzeshe dzinana mazvikokota nenyanzvi dzezvefundo dzinofanira kunge dzine zviro zvakakwana zvekushandisa kuitira kuti zveshe zvavanenge vachiita zvibude zvakanaka pasina chavhiringika ngekuda kwekushaya zvikwanisiro.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekuvheneka antu zvingaa zvemukati mwavo, angaa makodo dzinofanire kunge dzine zviro zvakakwana zvekushandisa. Tingati zvingaa zvipatara zvidoodori, zvingaa zvipatara zvikuru, ngazvive nezviro zvokushandisa kuvhenekesa kuti basa rikone kuende mberi.

Ndawu dzinoite zvekugadzire mitombo yekurapa, ingaa yechiyungu, inga yechibhoyi, dzinofanire kunge dzinezvikwanisiro zvekushandisa mukuwongorora kweshe kwaanoita mishonga yawo. Kuitire kuti zvavanowongorora zvibude zviri zvazviri sezvazvinotarisirwa kunge zvakadaro.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapa antu, dzinofana kunga dzine zviro zvakakwana zvekurapisa, zvingadai zviri zvekuatira antu eirapwa ,zvingadai zviri zvekugarira, zvirozvo izvozvo zvikatoshaikwa zvatoshata.

Antu eshe angaa ana echikora, akoti eshe anoita basa rekushanda nezviro zvekurapa anofanira kupota eidzidziswawo maererano neutano hwawo ari ega, kuitira kuti angware asati atanga kushanda neantu ashande neantu zvakanaka uyezvee abatikire utano hweantu.

Abereki anofanire kupota eichairwa bembera maererano neutano hwavo kana akazvitakura, kuti anofanirwe kunge ari vantu vanozvibate mubatiro wei kana ane mimba, uyezve kana akude kuzosvika panguva yekubara anofanire kunge eirya zvikafu zvakadini uye eibatwa mubatirweizve kuti abare zvakanaka.

Zvakanaka kuti nzvimbo dzeshe dzinobarira antu dzinge dzine anana mazvikokota anopota eiite kuti nxondo dzeabara ngekuda kwekurwadziwa kwaanoita pamweni pachona anopedzisira ofunge zvisirizvo, amweni oti atichadi futi kuzoita ana amweni ngekurwadziwa saka zvinode kuti papote paine nyanzvi dzinopota dzeidzoreredze nxondo dzeantu.

Antu eshe abara, achine ana adodori anofane kupiwe ruzivo rwakakwana mundxondo dzavo mkuitire kuti aziye kui ozvibatanidza sei kuti kurera ana nekuchengeta mhuri yawo kumamhatso kwawo, angaa arume awo, nezvimweni zvinofane kuti zviitwe.

Antu eshe ane mimba neakude kubara anofanire kupota eiende kuzvibhadhlera zvinoabatsire munyaya dzemimba dzawo nekuonekwe kuti ana achona akaata zvakanaka here ngekuti zvikasadaro antu anofa nemimba dzawo, potse-potse kuzotobara zvirema.

Ndau dzeshe dzino fanire kunge dzine nzvimbo dzeku rapira antu kuitire kuti amweni kune antu anokuwara asingafungiri aya okasire korapwa zviro zveshe zvekurapa zvakaungana ngekuti zvikasadaro anoite tsaona akafa.

Zvipatara zveshe zvingadai zviri zvemunharaunda, zvingadai zviri zvekumadhorobha nekuri-kuri kwatingebhuya ndiko. Zvinofanire kunge zvinembatso dzakakwana nezviro zvingadai zvakaita sezvekuatira kana antu eibara.

Kana pakaita zvirwere zvarura muntaraunda, zvakanaka kuti ana aite ekuchairwa bembera, ari muzvikora zvaanofundira kuitire kuti aone kubatsirwa ari gundumwandira akawanda uyezve kuchikora ndokune ana azhinji akawanda.

Pane zvimweni zvirwere zvekuti kana pasina zviro zvinovheneka azvioneki. Uyezve zvirwere zvakadaro zvinosise kuti zvirapwe ngemichini yakakwana. Ngekuti pasina muchini apana chinorapika, uyezve apana chingaoneka, angaa madhokotera anaa angaa antu acho anopedzisire oopumhe uroyi.

Pamweni pachona chinoite kuti zvirwere zvimweni zvisarapika kana kuti zvisapora, inyaya yekuti akoti edu pamweni pacho aana zviro zvakakwana zvekuti ashandise ngatibaati muntu unonga eishanda muchbhehlera chemumakanyi asi Chibhehlera chacho achina mare yakakwana yekuti chitenge zviro zveshe zvinoda kuti zvishandiswe kana kupera , muntuwo arapizviro zvinooneka ngekuti haana zvikwanisiro.

Zvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza, zvezvinofane kunge zvine michini yeshe, yekuti antu angashandisa, ngekuti zvinoitika ngezvekudai zvimweni zvirwere azvirapiki pasina imweni michini. Saka michini ineyi ikashaika, zvatofa zveshe.

Zviro zveshe zvakafanana ngemichini ingaa yekumba yekurapa kana kuti chekurapisa. Inofanira kuvamwo munharaunda dzakati komberedza dzinoite nezvekurapa. Kuitire kuti madhogodheya kana naakoti akasire kurapa antu aanenge aeda kurapa pasine matambudziko makuru.

Ndau dzeshe dzakatikomberedza kunyanya dzingaa idzi dzemumakanyi zvibhedhlera zvemumakanyi mabandiko eshe anoone zvimare zvakati wandei anofanira kupotawo eiimboisa michini yekurapisa muzvibhedhlera zvemumakanyi kuitire kuti zvirwere zvimweni zvione kupora mumakanyi umu.

Ndau imwe ngaimwe kana kuti zvibhedhlera zvakatikomberedza zvinofanire kunge zvine michini yakakwana yekurapa antu. Ngekuti zvimweni zvirwere zvatinosangana nazvo mazuva anaya kuti zvioneke hazvichaoneki ngemadziso zvakuda muchini kuti zvioneke, uye zvirapike.

Mazuwa anaya zvabanaka nyika yedu irikuramba yebudirira uye pashi reshe zviro zviri kuramba zveibudirira zvekuti mabandiko eutano anaya akupota eitsvake zvimuchini zvinoite kuti antu arapwe ngekukasira uyezve zvinoite kuti zviro zvisingaonekwi zvitsvakwe padande mutande kuti zvinga zvinyi zviri kushungurudza nyama ye nxondo dzantu .

Michini yechiyungu yakabayinakire kuti andu anoite basa rawo nenguva reyikasira kupera kana kuti kubayirapa andu anorapwa eyikasire kupora nguwa iripo zvasiyana neechiNdau inotore nguwa yakareba kuti mundu azoone kupora.

Antu anoona ngezvefundo dzeutano anofanire kupota eitorawo zviro zvimweni zvingadai zveibatsire antu kuti ashandise pakufunda kwavo, zvingadai zviri mabhonzo anaya ngekuti pamweni pacho anenge eione kuti mabhonzo emunhu akadini saka anodawo kunge aripowo kana zviro zvakafanana zvezvakadarozvo.

Antu ayani anoite zviro zvekurapa antu anoite zokurumba, zvingazvemitambo, zvingazvebhora. Anofanire kunge anezviro zvawo zvakakwana kwanohamba kana endowone mitambo yakadaro ngekuti akamuka akakuwara, ndiwo zve anosise kumurapa saka anosise kunge ayihambe nezviro zvawo zvese.

Mazuava anaaya ngekuti nyika yahamba zvirwere zvimweni zvakunesa kuti muntu ungabazviona ngemadziso kana kuti ngezviro zvaakaerenga kwaakazvierenga ,asikuti zvakudewo michina yechiyungu inopote yeivheneka zvemukati memuntu ndoinokone kuone zvirwere zvinezvi ngekuti imweni yacho yakatogadzirirwe zvirwere zvona izvozvo.

Mweshe-mweshe mungadai muirapwa antu matambudziko anosanganikwa nemo ngeekudai. Zvimweni zvibhedhlera zvedu zvibari zvidodori hazvisati zvakura zvekusvika pakuti zvingava nemuviro vekuchengetera zviro zvekushandisa zvakanaka. Imweni michini inodakuchengeterwa munombatonhorera, asi zviro zvekuti tichengeterese imwomwo munotonhorera ndozvatinenge tisina.

Ndau dzeshe dzinorapwa antu dzinofanire kunge dzine zviro zvakakwana zvekurapisa kuitire kuti kunyangwe neanorapa acho zviarerukire asaremerwa ngebasa kana kuti asashorwa kuzi aakoni kurapa ngekuti zvekurapisa zvinenge zvashota.

Mweshe mweshe mungadai mweipuwe ruzivo reutano munofanire kunge mune zviro zvakakwana zvekushandisa ngekuti amweni antu achaenda eida kurapwa pona apapa, chingava chibhedhlera kana kuti ndau dzakaumbiridzwa kuti antu arapwe dzinofanirwa kunge dzine zviro zvakakwana kuti antu arapiswe.

Mweshe mweshe mungadai mweirapwa antu zvakabanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezveutano aya apote eiisawo zviro michini yakakura muzvibhehlera zveshe zvepashi kuitira kuti muntu umwe naumwe aone pekurapirwa, zvingaa zvirwere zvemukati kana zvekubanze zveshe zvirapwe.

Michini yechingezi inosise kushandiswa peshe-peshe, kuitire kuti ndiyona yakuhambirana nemitombo yechingezi yaayo mazuva anaya. Saka kuti zviro zvoizvozvo zvishande zvakanaka zvinofane kuti zvimbaari zveshe, zvasiyana nemagomboti edu etinoshandisa ngekuti migomboti inokona kushanda irinzinde yega yakazvimirira.

Chandinobadire muchini yechingezi pakurapwe kwevantu ndechekudai muntu unobakasira kurapwa eipona uyezve pane mushonga imweni isingaiti kuti muntu ungaiiswe mumuiri make isina muchini yakadaro zvakanaka nekuti muntu obairwa hakuna muntu ungababairwa pasina tsono yechiyungu iya hazvingabudi.

Ana chiremba anoona ngezveutano nekuvhiya antu anofanire kunge eipuwe zveshe zvakwana zvekushandisa ngekuti kuitire kuti kuvhiye kwaanoita anhu kukasire amweni angadai ari ekubarisa anoaya azvizonakidzi kuti ndani dzeanhu dzigare dzakati chenene ngekuti marwadzo emuntu anoramba eiwedzera zvopedzisire zvosvike kurufu.

Zvibhedhleya zvakatikomberedza zvingaa izvi zviri mumakanyi munomu kana kuti zvikuru zvekuchiyungu. Zveshe zvinofanire kunge zvinawo mathuruzi eshe atingashandisa kana kungaa kurapa kunoku, kungaa kuvhiye nyama dzeantu. Zveshe zvinofanira kureruka kuitira kuti basa rihambe zvakanaka mukurapwa kweanhu.

Mabandiko eshe nemabazi eshe akatikomberedza anoona ngezveutano anofane kupota eibatsira zvipatara zvidodori kuti zvawanawo here michini yekuti varape vantu pazvirwere zvakasiyana-siyana ngekuti zvimweni zvirwere hazvicharapiki pasine michini yechiyungu.

Tinofanira kupota tichichaya bembera kune meshe mumabandiko anoona ngezveutano kuti apotewo eibetsera zvibhedhlera zvemumakanyi kuti zvivewo nezvimichini zvakavandudzika pakushanda kwazvo ngekuti pamweni pakona zvirwere zviri kuramba zveikura mumakanyi ngekushaiwa michini yekushandisa.

Ndau ngendau dzinofanire kuite zviro zvakawanda, zvekuti antu anorapa apote eishandisa ngekuti ngatimboti chimweni chimuchini chofa apa arwere akawanda anode kurapwa, zvoitwa muitirwei.

Zviro zvakanaka kuti zveshe zveshe zvinoita ngezvekurapa zvinzvimbo zvidoodori nenzvimbo huru dzachona zvingaa zvibhedhlera zvemumadhorobha zvinge zvine zviro zvakakwana zvekuti antu arapwe zvinoite kuti kana muntu oode kurapwa peshe peshe paanoda kurapwa aende koorapwa zvemene mene ngekuti zvirwere zvemazuwa anaa zvakude michini zvati kurei.

Pane zviro zvimweni zvekuti ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapa adzifani kupota dzeishaiwa zviro zvakadaro, zvingadai zvakaita kunga zvimajekiseni, aafanikwi kushaika muzvibhedhlera ngekuti akuna chiro chimweni chinombaapinza mushonga munyama yemuntu isiri jekiseni.

Zvese zvisimbi nesimbi zvingadiwa kuti antu ashande ndizvona mumabandiko eutano. Zvinofanira kuvamwo muzvibhehlera kuitira kuti anoshanda eirapa zvingava zviri zvekuvhiya kana zveku konzera kuti antu abare zvakanaka. zvinofana kuvamo munharaunda dzakasiyana siyana kuitira kuti utano hwurambe hwakanaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanirwe kunge dzine zviro zvakakwana zvekuti antu anouye korapwa, arapwe zvakanaka. Zvingaa zvekugarira, zvingaa zvekuatira, zveshe zvevanorapwa, nevanorapa vachona zveshe zvinofanire kunge zvakakwana muzvipatara.

Munombaaziya ere chiro chimweni chirikuita kuti antu amweni asapora kunyanyanyanya mumamisha, anoende kuzvipatara osvika ozwi akuna mishonga, uyezve anosvika ozwi atina zvinokwana zvekuti muntu arapwe ndizvona angadai arimajekiseni anoaya.

Utano hwedu mazuwa anaa, hunombaa titi tiite kakunyemwerera, ngekuti ruziwo rwemadhokodheya edu, akoti neveshe vari mumapandiko ezveutano ari kuramba eiwedzera. Uyezve ari kuramba eitsvaka zvimweni zvinjira zvekuti anthu arapwe zviri nani.

Kweshe kweshe kune zvibhedhlera kunorape arwere, kwaakudewo zviro zvakakwana zvekushandisa, zvingaa zveku dziya nyama dzeandu anenge aitawo matambudziko kana kuti zveshe zvekushandisa munguwa yekubatsira arwere, zvinofawe kunge zvakati ringanei kuitira kuti pasawedzere matambudziko pamusoro peamweni kana andu eirapwa.

Ndau yeshe, inoitwa zvekurapa, zvingaa zvibhedhlera zvidoko, kana kuti zvikuru, kumamisha kana kuti kumadhorobheni, zvinofanira kunge zvine zvikwanisiro, kuitira kuti zvimweni zvirwere zvikone kurapika.

Mazuwa anayo zviro zvacho zvine kakunakidza kazva kuita ngekuti ana mukoti edu nana chiremba akubatsirwa ngemichini pakurapa saka pamweni pacho achapoti eiposha akubaaite zviro zvemene.

Pamweni pachona tinombayi chema yee zvirwere azvisi kupera asi kuti zvirwere zvimweni zvipere zvinode kuti anotibatsira acho pakutirapa ange ane zviro zvakakwana zvekushandisa zvingange zviri zvimuchini zvechirungu zvinezvi nezvimweni zvandisingakwanisi kutaura nemazita awo zveshe zvinofanirwa kunge zviripo

Urwere hunohu hunosiyana siyana. Kune kurwara kwemusoro kwekuti kunongode zvimapilizi wotorapwa woende kanyi kwako, kana komwe magomboti, asi kune kumweni kurwara kwekuti ngezve mukati mwemwoyo zvinorwadza zvakudewo zvimuchini zvemazuwa anaya zvinoita zveione zviro zviri mukati.

Mazuwa anaya zvirwere zvaakuuya munyika munomu zvati kurei zvakudawo zvimuchini zvinovheneka zvakati kurei uye zvakawandudzika zvinoita kuti zvirwere zvakadaro zvikone kuoneke muzvipatara.

Zviro zveshe zvekushandisa, kana antu eirapwa kana kurapa, zvinofanira kuvamwo muzvipatara nemuzvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza. Kuitira kuti anthu asazonetseke pakurapwa nekurapiva

Pane zvimweni zvimichhini zvinofanire kupotawo zveishandiswa, ngeamweni anthu kana kuti anoona ngezveutano ari mumamuzi. Kuitire kuti zvirwere zvinobata anthu mumamizi zviite zveidzakira, ngendaa yekuti zvimweni zvakhona zvinoda michhini yakabudirira.

Apana chakashata kuvandudze ruzivo rwedu maererano nekurapwa nekurapa kweantu. Ngekuti mazuva anaya nyika yatatamuka, ruzivo rwarebenuka rwaakude antu anokone kushandise michini yechiyungu kurapa antu

Mitombo yechiyungu, pendinozoidira ngepekuti yakaongororwa yobva yakwenenzverwa kuti inokone kurape zvirwere zvakawanda panguwa imwe. Ngatimboti semaphirisi ayani amweni acho anorape misoro asi amweni achozve anorape marwadzo akasiyana-siyana anoitike munyama yemuntu.

Chiro chimweni chinoitika mgechekuti kana mundani mwedu mweinyanya kurwadza ngatitarise kuti ndisu tine matambudziko ere kana kuti mundani mwakhona ndimwo mune matambudziko. Zvimweni zvikafu zbatinorya zvinokonzera matambudziko mumwiri mwedu asi mgatitsvakei mishonga yechiyungu zvipere nguwa ichiripo.

Imweni mishonga yemazuva anaya haichadi kuti muntu ongototora magomboti echiyungu anaya kana maphilizi otomwa ngekuti wazwa pati twi. Enda woobvunza ana chiremba kuti zvinomwiwa sei, wobatsirika. Ngekuti unopote waakuzviuraya weitoda kuzvirapa.

Pamweni pachona antu tinofane kujairire mishonga yechiyungu. Ngekuti yechibhoi inoiyi tinenge teimbarya kumamhatso kwedu, bhati zvisinganyasi kuzopera izvinongode mushonga yechiyungu ngekuti inomba ziye kuti inombaende pandxondo inobve pandxondo yombaende mundani. Mantu vopora pasina matambudziko akawanda ngekuti akambo.

Mitombo yechiyungu, inosise kupote yeimbawonekwa kweshe-kweshe, kuyitire kuti kune zvirwere zvaayo mazuwa anaya, zvakuramba makomboti saka zvakabaanaka kuti mitombo yechiyungu iwonekwe kweshe-kweshe, uyezve antu apote eyibhuyirwe mushandisiro wayo ngeanozviziya.

Mutombo yechiyungu yayo mazuwa Anaya yambainaka ngekuti yakobetseredza kune zviro zvimweni zvaisakoneka munyama mwedu ngatimboti pamweni pachona mundu unenge eita munyawiri unou wekuti pane zviro zvasinga wirirani nazvo munyama make asi ngekuda kwemushonga yemazuwa Anaya zvane mutombo yakuzvigadzirisa.

Chandinodire mushonga yechiyungu ini ngechekuti inorape chirwere ngekukasira uyezve mikhuhlani wayakazi inorapa ndoweinorapa aimbaiti masanga ngekuti ndoweinenge yakagadzirirwa kuti nhasi yarape ichi mangwana yarape ichi aa aa aiiti zviro zvakadaro.

Makomboti echiyungu chendinomadira ngechekuti muntu veshe unoba shandise zvakanaka ngekuti unenge abambuirwa mushandisirwo vavo ngenyanzvi dzinoona ngezvazvo. Zvasiyana nemakomboti edu echindau muntu unombandozwe kuti musau unorapa votomamemena pasina zvaanoziya.

Mazuvaanaya zviro zvabanaka shuwa kuti tipote tiyishandise magomboti echiyungu nekuti anotipe hutano hwakaenderera mberi ngekuti akawongororwa, akawonekwa kuti magomboti aya tikaamwa zvakanaka nehutano hwedu hunopindirana.

Mazuwa anaya mitombo yechiyungu yawanda, imweni mitombo yawanda yorape chirwere chimwe. Asi zvinozosiyana kuti iwewe inokuitira ngeiri umweni unorapwe ngemaphirizi umweni unorapwe nemajekiseni. Asi zveshe zvimweni zvinenge zveirapa chirwere chimwe kubatsirana.

Chiro chakanaka kuti muntu ugare weishandisa makomboti echiyungu ngekuti anoite kuti muntu urapike ngekukasika uye zvemwiri wako udyairire kurambe weishandise mutombo yakadai pakazouya marure unombarapika ngekukasira .

Antu tinofanire kupota teiziya kuti gumboti rimwe narimwe rechirungu rakagadzirwa kuti rikwanise kuti rishande pamuntu uyezve reirape chirwere chimwe ngachimwe charakagadzirirwa, azviiti kuti gumboti rechirwere ichi woritora woda kuti rirape chirwere ichi azvimbaiti. Musoro une mapiritsi awo , makumbo ane mapiritsi awo.

Mishonga yechiyungu yakanaka ,asi inode kuti anthu asati aishandisa kuti anyatsokuone mushandire wayo ngaapuwe mushandisirwe ndiana chiremba, anonyatsokuziya nezvazvo ngekuti anopedzisira akuzviuraya ngekuti imweni yachona aiurayi nthasi asi mikore inouya unoone kuti ummm ndakazvishaishira ndiyona mishongaiyi.

Hapana chakambashata, kuti muntu upote weimboendawo kuzvibhedhleya weimbotaurirwa maererano nezveutano, uye kuti mishonga iri kumboite muwandirei iri kurape zvirwere zvakasiyana siyana zvetinosangana nazvo. Kuitira kuti kana wazosangana nechirwere unombaienda kuchibhedhleya wotsvake mushonga unoenderana nechirwere chinokurapa.

Mitombo yechiyungu iyi ,chendinoidira, ngechekuti yakaongororwa ndiana chiremba, ana mazvikokota, anthu abaari neruzivo rwakakwana maererano nezvemitombo ,saka chero tikaimwa mumwirei, akatibhiira kuti unomwa wakadai ,mumwire waabhuya atimbofi, tinombaararama tikateedza ngemwo-ngemwo.

Mishonga yechiyungu chendinoidira, ine matambudziko mashomani, asi inorapa zviro zvakawanda, uyezve zveinorapa zvakakosha kukunde matambudziko anokone kuonekwa ndiwo, uye zvirikoo amweni asinemisikazwa anongotore mishonga asina kupote ambozwe ndiana chiremba, amweni inoaramba, asi kashoma kuti zvidaro.

Pamweni pachona nyama yedu inombokundikana, kutoremerwa chaiko ngekuti irarame iri yega. Inotodawo amweni makomboti echiyungu anopota eidetseredza kuitire kuti utano hwedu hurambe hwaka hlamburuka. Ngatiti kungava kuri kufema, kungava kuri kurya zveshe zvinombopota zveitombo rwadziwawo pamweni pacho

Pamweni pachona zvikafu zvetinombaarya zvinoite kuti makanda edu akwasharare nekushata kuaningira kudai. Asi ngekuti kwaane mishonga yechiyungu mazuva anaya, yekuti muntu akaponzera zvinombaadzokere panzvimbo unombaaone muntu ganda reimbaaite chimwanana chemene.

Tinofanira kumge teimbaaziya kuti makomboti echiyungu ashandi zvakambaafanana , amweni unoite kumwa ndomapirisi anaya otange kurapire mukati asi zvimweni tinoite kupfapfaidza kubanze zvopinde mukati mwedu kurapa asi zvaitangira kubanze.

Utano hwemuntu hwakasise kurapwa maererano nezviro zvanozwisisa kuti akasire kupora ngekutizve kupora kwemuntu kuri mundxondo dzemuntu kana weizwisisa mishonga yechiyungu ineyi kasire koorapwa kana wasangana nematambudziko woona anachiremba okubetsera ngemishonga yechiyungu wopora nguwa ichipo.

Imweni mishonga yechiyungu yetinoshandisa tinofanire kuizwisisa kuti tinofane kushandise kusvika pachipimo chakadini pamushonga umwe ngaumwe ngokuti imweni yachona tikazoishandise zvisizvo inokuwadza imweni yachona unozopedzisira woona kungatei watomwe mutoriro kubeni mushonga asi wamwa zvisizvo.

Mazuva anaya azvicha bainesi ungambe wamere mapundu aka siyana siyana amweni acho ano konzerwa nge zvirwere zvepa bonde amweni achona ngekungo merawo enda otsvake mishonga ye chiyungu inobai pedza zveshe kuti hwaa uyezve unenge weiba ziye mushandisirwo weinoitwa.

Pane chimweni chandinombaona chakabhakosha kumutombo vechingezi. Kuti muntu kana asati atanga kushandise mitombo yechingezi ngapote aende kundoona nyanzvi mune zvemitombo yakadaro, ombuirwe mashandisirwo ayo emene-mene asazorashika kuitira kuti imweni yacho inouraya.

Antuwe ngati ziye chiro chinechi kuti mishonga ye chiyungu yaka kosha ngekuti pamweni pachona yaka gadzirwa kumbaiti irape chirwere chimwe chetino ziya kuti ichi chirwere ichi achi rapiki nge imweni mishonga saka tika tedza mu shandisirwo wai noitwa inombai shanda zvemene.

Mishonga yechiyungu iyi yakabaanaka ngekuti zvimweni zvachona zviro zveinopota yeirapa hatingambaangozvizwisisi. Ngekuti dzingaa miro dzinedzi isusu taiziye kuti kana muntu akarwadziwa ngezviro zvingadai zviri zvrikufema zvinezvi unombaashandise ndimu. Asi ngemishonga iyi, kwaanemishonga inombaabatsire kuti muntu unobaafeme zvakanaka.

Umweni muntu unokone kufeme bukuta kana kuti okotsorerwa ngemuntu agara anechikotsoro chake chatikurei, gotsorwa racho rokonzera kuti rizokurawo paari wafemerwa uya. Saka zvakanaka kuti muntu apote eiende kuzvibhedhlera otsvaka kuti akuna ere mishonga yechiyungu ingabetsera kuti magotsorwa akadai apere.

Mazuwa anoaya, antu waakurudzirwa kuti ugare unemishonga inoenderana nemwiri wako kuitire kuti zvimweni zviro zvikakutsinza uri wega auchahambihe kotsvake mushonga, unombotore iyoyo yechirungu, angaa mapilizi womwa worarama.

Mazuwa ana azvicharwadzi mishonga yeshe yechiyungu yanyora kwakasiyana-siyana chero ukaenda kuchibhedhleya kwawaenda kwozi yei akuna mushonga, unokonazve kuende kweiri weishandise zviro zvawanyorerwa ndichiremba weimbashanda weiona zveimbaashanda.

Antu kana teinge tarwara ngatisatora nguwa tisina koningirwa nana chiremba kuonekwa kuti chii chinenge cheitambudza mwiri yedu ngekuti zvirwere zvimweni zvinobauraya tikanonoka ngekuti hutano hwedu hunenge hwakuenda kusisiriko.

Mishonga yechibhoyi aizikubaashata kana ikashandiswa ngemazvo, asi dambudziko rinozobuda ngerekuti aine kuongororwa naanachiremba saka pamweni pacho tinozorye yakaitemishoma kana yakawaandisisa asi yechiyungu hainakudaro ngekuti yeshe yakaongororwa.

Mazuwa anaya atifani kubanetseka ngezviro zvishomanana pamweni tinoita matambudziko muhuro dzedu nemumaditi redu asi tiri kuti tikatora mishonga yechiyungu tikashandisa zvirozvo zvinokasira kuenda.

Mazuwa anaya zvakude kudai kuti tikatengawo mishonga yechirungu iyi toitenga toitenga teishandisa asi azvinazve kushata kuti upote weidziiira kuti usazorwara ngezvimweni zvirwere zvekuti muntu ungakone kutozvirapa ari ega eirye mishonga yechibhoyi yemazuwano iyi.

Pamweni pacho ukaona kuti gotsorwa rako raramba reikura wambozama kumwe mishani mashizha emupiranga nezvimweni zvakasiyana siyana zvechindau ne midzi yakasiyana siyana zvaramba .Chimbozamawo chiyungu uone kuti choramba zvee ere ngekuti pamweni zvinoramba kuchindau asi kuchirungu zveizoita.

Mishonga yechiyungu ine iyi inombaita ingatei mitongo yayo inoti dhonzei, uyezve inode kuhambirwe koitenga kweinonga iri, asi zvemene mene ngezvekuti igwinyiso, kuti kungoiti mbijana pamuviri unobva wapora ngekukasika.

Nzvimbo dzeshe dzinotengese mishonga, dzisati dzatengese mishonga, dzinofanire kuongororwa kuti dzinazvo ere zvekuti dzichengeterwe mishonga yacho., ngekuti kuti mishonga ishande kude kuchengetwe pakanaka. Pamweni pachona pangaa panode pano tonhorera , kuti zvirimwo ere zvino zvakadaro zvino chengete mishonga yakadaro.

Mazuva anaya tisanetseka ngekuda kwemabhonzo, kungaa kwemundani, kungaa kwemusoro. Kune maphirizi ariyo kuzvibhedhlerayo iyo ekuti unopuwa, mishana yogwinya. Zveshe zvombaanaka ngekuti ana chiremba akazviongorora akaone kuti zvirozvo izvozvo zvinoite kushandisa.

Mazuva anaya muntu wakumbakurudzirwe kuti ashandise mishonga yechizvino-zvino ngekuti ndoyakaongororwa ndiana chiremba. Chingaa chiri cheshe chanesha, chimwe nachimwe chine mitombo yacho. Kuti ngatimboti musoro warwadza, kune mitombo yemisoro, makumbo kune mitombo yemakumbo. Kunyange nezvemukati mwedu zvingadai zviri zvemapapu nemwoyo.

Munthu potawo weizwe kuti kufema kwako ndikwona ere kufema kwawajaera. Ukazwe zvaakuite kakuchicha, chiziya kuti pane zviro zvimweni zvisizi kuema zvakanaka mukati mwakomwo, woenda koona anachirwmba wobhuirwa mitombo yechiyungu inotengwa woshandisa.

Muntu weshe unoshandise mishonga yechiyungu ini ndinokurudzire kuti asati aishandisa ngaamboona akuru ezveutano ,omubhuira chekutanga kuti unomboiite mushandisirei ,chechipiri uyezve kuti unode wakawandasei panguwa imwe naimwe kushandisa.

Amweni misoro yedu inombaarwadza wotsvake makomboti kuti uzame kuti zviro zviite zviri nane zvoramba usazoneseka zame mishonga yechirungu inokudetsera pane zvinhu zvakadaro.

Muntu ngashandise mishonga yakaongororwa ndichiremba. Ngekuti aina matambudziko akati kurei ngekuti mazvikokota unenge aziye kuti zvaunosangana nazvo muupenyu hwako zvidawo mitombo yakadai saka ngatishandise iyoyo.

Mazuwa anaya hapana chichambaarwadza. Ukaona kuti pane pati twii, pane panesa, pane parwadza, tsvaka mishonga yechiyungu. Panopora nenguwa shomanana usina kunyanya kutambudzika.

Muntu ziya kuti phirizi rimwe narimwe, rinoite mumwirwei kuitire kuti usapota wowanza, kana kuti woite mashoma, ngekuti pamweni pacho, ungazotouraya utano hwako, weiti unoda kuzvirapa.

Mishonga yechirungu yakabagadzirirwa mwiri dzedu saka pamweni pachona tisanyanye kushandise mitombo yedu yechintau makomboti midzi dzakasiyana siyana .

Mitombo yechiyungu, kuti ishandiswe ngeantu, dei mabandiko eshe , anoshandise mitombo yacho yechiyungu neanoigadzira, eipota achichaya bembera kuti muntu usati washandisa mutombo yechiyungu, enda undoona dhokodheya kana nyanzvi yazvo kuti ubatsirike.

Muntu potawo weimboende kuzvibhedhleya weimbotaurirwawo zvakazara maringe neutano hwako uyezve kuti ngeiri mishonga iri kuramba yeiuya munyika mwedu inotidetseredza kuti utano hwedu hurambe hwakaringana.

Anhuwe! munhu aufaniri kubaaite mukuba wekumba agara makanda ako akakwakwashara ngekuti tawenezviro zvakawanda zvekuti muntu unokone kushandisa kuti makanda ake anake zvingave zvekuponzera zvingaa zvekugeza ndizvo nezvakasiyanasi.

Mishonga yechiyungu inofanira kupota yeishandiswa ngeanthu, ngekuti ndiyona yega mishonga yakambaaongororwa ngenyanzvi nana mazvikokota kuti inoite kushandisa muupenyu hweanthu, uye isina matambudziko.

Mazuwa anaa atimbaafaniri kumbaatambudzika kuti tinombaaita makanda akakwakwashara ngekuti chirungu chakauya kuzotibhuira zviro zvataa tisingazii kuti unokone kutoponzera amweni mafuta pamwiri wako zvochinja ganda robaanaka kuita remwana mudoodori.

Muntu wakasisawo kupotewo weimbozwa maererano nehutano kuti hapashi peshe-peshe pekuti tipote teishandise nzinde, eya asi pane zvirwere zvimweni zvati kurei, zvinenge zvakude kuti nzinde dzacho dzitange dzaongororwa ndiana chiremba.

Antu akasiyana-siyana munzvimbo dzakatikomberedza, anofana kupuwa ruziwo rwakakwana, maererano neutano hwawo. Zvingaitike muitikirei? Anthu ezvipatara nezvibhedhlera zveshe zvakatikomberedza, anofana kuhamba eichaya mabembera kuanthu, kuitira kuti aziye zvinotinesa muupenyu nezvese zvinofane kugadzirisa, uye kuti zvoita mugadzirisirwei?

Ngekuda kwematambudziko azara pashi penyika ineyi, angaa ekutsvaka mare kunesana mamakanyimwo. Zvakuda kuti anoona ngezveutano apote eimbotsvakawo dzimweni nyanzvi dzinobatsiridza mukuti anthu pfungwa dzawo dzidzokere pandau.

Antu eshe anofanire kupota eimbo kumana eutano anaya. Eimba bhuirana kuti zvii zvinofanira kuitwa, uyezve nezvipi zviga zvinofanira kuvachetedza kana eiashanda neapwere, pamweni zveishanda neatana kana antu anorwara.

Mazuva anaya tinofane kuzwisisa kuti utano hwemuntu hunenge huri hutano hwakakwana kana ndxondo dzemuntu dzakagadzikana. Saka tinode kuti kweshe kweshe kunoitwe ngezveutano apotewo eibata nyaya dzeutano hwendxondo dzemunhu kuitire kuti utano huzi hwakakwana pazveshe.

Chimbaari chiga chemubereki ichocho kuti ana ake achiri adodori adanane uyezve aite zveshe zvaanoita atambire pamwe ngekuti pakashaikwe rudo pakati peana aazokuri ane umwe, anobaakura akaparadzana zvozoanesa mangwani.

Antu anosise kupota eirenge zvakasiyana-siyana zviri padande mutande zvinoenderana neutano, ngekuti pamweni pachona panoiswa chiziiso kana nduma inombaahamba yeichaye bembera maererano nezviri kuuya, uyezve matanho anofane kutorwa mune zveutano. Saka muntu akagarawo eipota eierenga-erenga zvinoitika muntaraunda aatambudziki.

Ana achiri adoodori eikura anofanire kupota eibatsirwa ngeabereki avo kuti apote eienda kuchibhedhlera einobairwa majekiseni anoenderana nezera ravo. Uyezve nezveutano hwavo nezviro zvirikunetsa munyika muno

Zvirwere zvinorura kuana adodori uyezve eikura nazvo zveizokonzere kuti amweni aome mitezo amweni asahamba zvakanaka zvinopote kuti zvikasire zvirapwe nguva iripo kuitire kuti ana asazotambudzika mukukura mavo.

Kwakakosha kuti antu anowona ngezvemitombo yezvirwere zvarura azvichengetedze ,ngekuti pamweni pachona pa arikuti arikurapa anopose kupedzisira akutozvikuwadzawo. Saka ngazvichengetedze eyiwona eyichengetedza hutano wawo.

Ana edu eikura achiri adori dori, anofanire kubhuyirwa nyaya yerudo nekubatana kuitire kuti apote eitamba eshe nguva nenguva, eigadzire ndangariro dzinozoapa kuti arambe ari pamwe kunyangwe azokura mumatambudziko abatirane.

Zvirwere zvinorura kunyika munomu zvinofanira kupota zveichaiwa bembera antu eienda koorapwa achiri adodori eikura kuitira kuti zvisazokure zvirikunyama yawo ngekuti zvikakorera kurapwa zvinozotivhiringa muneramangwana.

Ana mai anofane kupota eitora ana awo adoodori eiende nawo kuzvibhedhlera kunokwanise kuongororwa ana kuitira kuti amweni matenda anorura ngaasaabata kana akaabata anoziikanwa kuti awa ochionekwa sei ogadziriswa sei ana achiri adoodori.

Mubereki weshe gara weidakarire chipatara ngeana ako ngekuti eya ana adoodori adakariri chipatara asi iwewe uka chidakarira unopota weikasire kuponesa upengu wemwana uchiri mudoodori ngekuti zvirwere zvinweni zvinode kuti mwana eikura, eikura ari kuchipatara eionekwa.

Antu eshe anotambudzika ngezvirwere angaa ana adoodori zvemazuwa anaa izvi zvakakosha kuti apote eibatikirwa. Angabatikirwa ndianamai avo ngavaonewo vanhu vanenge veivarapa kuti utano hwavo hurambe hweienda mberi mundxondo dzavo.

Ana anofanira kupota eidiwa ndiana mai awo kunyanya ayani arimumatambudziko ezvirwere zvaanokone kukura nazvo kana kuti zvaanosangana nazo eikura anofana kuti ndxondo dzawo dzipote dzeiaraidzwa kuita kuti asaona kurwadza kwematambudziko akadaro.

Zvakanaka kuti zvibhedhlera zveshe zvigare zvine michini yakakura yekuti antu apote eivheneka mwiri dzawo nezvemukati dzingadai dzeivheneka ungoita mabhonxo vantu vazoita matambudziko maererano nehutano.

Pane zvimweni zvirwere zvatandira nyika ino yeshe zvarura pashi reshe. Zvirwere zvakadarozvo azviiti kuti muntu kana kuti dhokodheya ungazvione nemadziso kana kufunga asi unotode mushini yakati kurei kuti zvioneke saka zvipatara zveshe zvinofanira kunge zvinayo muchini ineyi kuti antu arapiwe.

Mazuva anaya kune zvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana zvimweni zvacho ndizvo zvinohambira mumhepo zvekuti vanthu vanofanira kuti vavhare miromo yavo kuitire kuti zvisabatira ngekuti zvinouraya.

Mwana weshe ari mudodori unofane kupota eienda koongororwa kwaana chiremba kuti zvirwere zvinobata ana achiri adodori eikure nazvo zveizokanganise utano hwavo muneremangwana hazvinawo ere kuabata.

Ndau dzeshe dzinoona ngezvekurapwa kweanhu zvingaa zvibhehlera zvidoko zvino zvemumakanyi, kana kuti zvemumadhorobha zvinofanire kunge zvine zviro zvakwana nzvimbo dzekuti anhu aate eirapwa uyezve kuti aya anode kubara aone pekubarira nguwa iripo.

Zvirwere zvinorura zvemazuwa anaya zvakude kuti antu anoone ngezveutano aite eichaye mabembera ,eiunganidze antu, eibhuire maererano nezvirwere izvi antu akasangana nazvo akasire kuona ana chiremba.

Ana anobarwara anematambudziko angadai ari ekukasire kubarwa kana kuti kubarwa asina kukwanise kusvika munguwa yamai yaaifane kusvika, anawo anofanire kuchengetedzwa ndiana chiremba anombaziye zvaanoita kuti utano hwawo hurambe hwakanaka.

Muntu unosise kupota eiite tsvakurudzo pamusoro peutano hwake kuti hwakamira mumirirei, ngekuti muntu unofane kupota eimbotorwawo ropa, eionekwa kuti shuramatongo dzinodzi adzisi kunetsawo ere mungazi yake kana kuti zvimweni zvirwere zvatingafunga, saka pota weiongororwa ndiana chiremba, zvibude pachena nguwa ichipo.

Antu anoona nezvekurapa antu ,anofanira kunge eyizvichengetedza, ngatimbobhuye ndiye marure wakabva kudarika uyu, wekuti wanga asina kuti uri dhokota, uri muntu, wayingouraya, wayitosvasvanga saka zvayide kuti muntu weshe unorapa neunorapwa wachona, eshe agare akazvichengetedza.

Antu anosise kupota eiende koona nyanzvi maererano ngezveutano mweimbonyatse kubhuya zvirikuitike munyama yenyu musingadhani ngekuti pamweni pachona unopedzeisire wotofa iwewe weidhana saka zvakakosha kuti uende kune eutano wopanda zveshe.

Antu anosise kupota eienda koona anachiremba kuitire kuti apote eionererwa utano hwavo kuti hwakaite muitirei ngekuti amweni antu anopedza amapofu ngekusaziya eifunge kuti zviro zvicharapika ngemishonga yechibhoyi saka pamweni pacho ngatiwo one ana chiremba atipe pamweni zviro zvekushandisa kuti tione ndizvo kana zvanesa.

Antu anoona ngezve kurapa antu pamweni pachona anenge eyi mbai shanda ne matenda akati kurei nekuti iyena wacho akato mafemawo wato parara saka unofanire kugara ari munhu anozvi chengetedza pachake kubva muku fema kwake ku zvimonera nge zviro zvisinga batiri matenda.

Mazuva anaya zvimweni zvirwere zvotosangana nazvo zvatikurira zvakuda mabandiko eshe anoona ngezveutano kuti atitsvakire michini yakabakura inoita ngezveizvona izvozvo ngekuti isusu kuona ngemaziso edu imweni yacho atiioni asi mumwiri mwedu tinenge teingoona teibadzikira .

Muntu pari ne pari paungadai uri kunga ku mabasa kungaa kuzvikora ita kuti pfungwa dzako dzigare dzakambai tambanuka dzisina matambudziko ne zviro zvimweni zvadzino funga kuitira kuti ugare wakadakara uite basa rako nguva iripo ripere.

Anthu anoona ngezveutano anofanirao kumbotore nguwa yao yekunyasa kubaafundira nekunyatso mbaona zviri kuitika munyika munomu nekukura kuri kuita zvirwere zvakasiyana siyana kuti ngedziri nzira dzaangashandise kuramba eizvidziirira paanenge eirapa anthu amweni.

Muntu unofanire kupota eizvichengetedza akazvimirira. Utano hwako ngewako muntu, kuparara kweutano, kutoparara kweramangwana, saka pota weiona zviro zveunorya, zviro zveunosangana nazvo kuti hazviparadzi ramangwana rako ere.

Antu anoona ngezveutano anofane kutanga iwona pachawo aziya kuti avaneruzivo rwakakwana maererano nezviro zvaachange eida kushandisa uyezve nezviro zvezvichaita kuvantu, ngekuti ndiwona anenge akabata hupunyu hwaantu akasave neruzivo rwakakwana atouraya nyika.

Antu eikura imweni mitezo inoita yeipera kusashanda kwayo. Angaa madziso anopota akuonera padhuze. Makumbo anopota orwadza. Saka tiri kuti zvakanaka kuti muntu apote eienda kundoona nana chiremba, eigara eionekwa kuti mwiri wake waapari. Ngekuti muntu eikura zvifo zve era zvinowanda.

Teshe antu anoona ngezvehutano kana anodetseredza mune zvehutano mukurapa antu anofanira kunge eipuwa ruzivo rakakwana maererano nezvirwere zvavari kushanda nazvo kuitira zvisavakuwadza.

Muntu umwe naumwe ndiye anoziya Mamiriro ehutano hwake Saka zvakanaka akone kupota eienda kuzvibhedhlera kana nzvimbo dzeshe dzingadai dzeitorwa ropa eita eiona kuti hutano hwake hwakamira sei kuitira kuti pashata Pokasira kugadzirwa nguwa iripo.

Muntu akati garei garei unofane kupote eifunde upenyu hwake kuti hino ndingaa muisa kana nfingaa musikana ndotatamura sei upenyu hwangu kuitire kuti hukwane zvakanaka mundau yantasi.

Antu anofanira kupota eienda kuzvibhendleya zvakaapoteredza eindoongorwa utano hwavo hwakadini. Hungaa hwemhuri murume nemukadzi, zvingaa zvekuti imhuri yeshe neana neana zvakakosha zvirozvo.

Antu eshe anoite zvekutengese mitombo yechiyungu anosise kutengese mitombo yakakwana, kuitire kuti munthu weshe anode kusvikemwo eitenga aone zveshe zvaanoda zviro umwomwo munguwa yaanozvida.

Ndau dzeshe dzinoita ngezvekutengesa mishonga yechiyungu dzinofanire kunge dzirindau dzakahlongedzeka uyezve dzirindau dzinezvikwangwani zvinoonekwa. Kuitire kuti antu eshe anode kupota eitanga mishonga aone kwekuitenga uye aziye kuti kunowanikwe mishonga iri uye yakadini

Munzvimbo dzeshe dzakaparurwa dzekuti antu apote eitsvaga mushonga imwomwo. Dzinofanira kunge dzirinzvimbo dzekuti mitombo yeshe yechiyungu inoonekwa, uyezve antu anopota eitipe mishonga yakadaro anofane kupota eiite tsvakurudzo. Kuti ngekuti ngeiri mitombo yechiyungu ingadiva mazuva ano kuti antu vapore.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzeionekwe zviro zvokurape antu dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakaratidzika, uyezve dzine zvikwanisiro zvokuchengetera mishonga yeeshe ingadai yeida kuzotengwa ngeantu. Ngekuti imweni mitombo inobaade kunge iri mitombo yakaiswe pakanaka kuita kuti ikasire kushanda.

Zvibhedhlera zveshe zvidoodori nezvikuru, zvingave zvemumamisha kana kuti zvekumadhorobha zvinofanire kunge zviine mishonga yeshe yatingambaada kuti tirapwe ngekuti pamweni pachona muntu unozoende kuchipatara ahahairwa osvika paanombashaye mishonga payani unokone kutofa.

Ndau dzeshe dzinoita zvekutengesa mushonga mungava mumadhorobha kana mumakanyi dzinofana kunga dziri ndau dzakaonekera kuitira kuti vantu varambe zveitenga mutombo yakadaro uyezve chechipiri dzinofanira kunga dzine chikwangwani chakanyorwa kuti vantu eshe aziye kuti ndipo panotengeswe mutombo yakadaro.

Inini ndinoona sekuti zvakanaka kuti madhokoteya neana mukoti anoshanda mweshe mungadai muitengeswa makomboti echiyungu. Abate basa guru pakupota eibhuira antu mishonga ingashandiswa kurape ingaa mishana yeantu zvifo zvakasiyana-siyana. Kuti antu akasire kuonekwe kuti toione kuri mishonga yakadai abatsirike nguva ichiripo.

Nzvimbo dzeshe dzinotengese mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dzine mare yakawanda yekutenga mushonga yechiyungu yakasiyana siyana kuite kuti mundu weshe anechirwere chiri ngechiri arapwe akasvike pachipatara chakadaro.

Ndau dzeshe dzinorapa anhu kana kuti dzinopa nxlondo dzeanhu ruzivo rwakakwana maererano nemitombo ingaa yechindau ,ingaa yechiyungu dzinofane kunge dzakahlamburuka uye dzine mitombo yeshe yekuti anhu akasvika atami.

Ana achiri adoodori anofane kuzivikanwa kuti opiwe mikaka yakaite yekudini yechiyungu ino iyi. Ngatimboti pamweni pachona mukaka wamai hausi kukwana kuti mwana amwe zvokuti unokure zvakanaka. Zvinosise kuonekwa kuti hakuna here imweni mishonga yechiyungu uyezve mikaka inodetseredza kuti mwana akure zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinoita nezvekutengesa zvemishonga ingava yechirungu ingava yechindau kana ruzivo rweshe mishonga zvakakosha kuti ndau dzese ndau dzinezdi dzinenge zviro zvinoonekwa kuitira kuti wese anohamba azive.

Mu ndau dzeshe dzino ita nezveku tengesa kwe makomboti anga echiyungu kana angaa echishona chekutanga dzino fanire kunge dzaka hlamburuka dzaka mbaite ngwee dzei onekwa kuti shuwa umu munoita kuti mu tengeserwe ngekuti mwaka chena amuna uchapa che chipiri dzino fane kunge dzine mitombo yeshe iyo ino tarisirwa kuti muntu ange anayo kuti ararame.

Nzvimbo dzeshe dzinotengeswe mishonga, ingaa yechiyungu kana yechibhoyi kana anotipe ruziwo maererano neutano hwedu, munofanire kunge mune zvakakwana zvokushandisa .Mishonga yeshe ingadai yeidiwe ngeantu inofanire kuonekwa, kuitire kuti antu asatambudzike ngekutsvake mami magomboti.

Pamweni pachona hai tiri kuti isusu anthu ngaapote eishandisa makomboti echirungu anoite kuti munthu weshe ange ane utano hwakanaka nekuti akaongororwa tikade kuramba teishandisa edu echibhoyi echindau anaya tinopeisira taakuzviuraya.

Nzvimbo dzeshe dzinotengesa mishonga yekuti antu arapwe dzinofanire kunge dziri Nzvimbo dzakabudirira dzisina matambudziko ngokuti imweni mushonga inode kuchengeterwe mwakambaanaka kuitire kuti irambe yeishanda.

Imiwee, ngatione kuti ndarawunda dzeshe dzinowona ngezvekutengese mitombo pamweni zve nekupa dzidziso mayererano nekushandiswa kwemitombo. Inga yechiyungu, inga yechindau, kuti dzakanaka here, kuti dzite zviro zvakadaro, uye dzinawo here antu anokhone kuita zviro zvakadaro.

Mazuwanaya antu aafaniri kubaneseka ngezviro zvisingabhuyi ngekuti zvirwere zveshe zvatakusanga nazvo zvava chimwe nachimwe chakagadzirirwa mutombo wacho , iyi mitombo yechiyungu ikuti muntu abaneseki kana akasangana nechirwere chinengeyi Mari Yako ndoinodiwa kuitira kuti ukwanise kutenga mishonga ineyi asi ibariyo.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzichitengese mishonga yekuti antu ararame kana asangana nematambudziko ingave yechishona kana kuti yechirungu iye ino iyi, tirikuti ngaive inezveshe zvatinotarishira kuve nazvo kuitira kuti antu asazoshaya zvaanoda kana atsvake mishonga yakadaro.

Nzvimbo dzeshe dzinoite zvekutengeserwa mishonga nokuapa ruzivo rwemishonga, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzine zvikwangwani, dzinobhuyire antu kuti apa ndipona panotengeswe mishonga kuita kuti antu aziye.

Zvibhedhleya zveshe zvinoona ngeruzivo hwemushonga yechiyungu pane zvinokutengesa uyezve nekupa vanthu mushonga yakadaro zvinofanire kunge zvine ruzivo rwakakwana maererano nekushandise mishonga yeshe yakadaro kuite kuti hutano hwevanhu huenderere mberi husakasira hwaparara.

Mazuwa anaya zviro zvanaka mweshe -mweshe munoitwa zvekurapa antu aakuchaya bembera kuitire kuti muone kuti shuwa ndimo munorapwa uyezve nezviro zveshe zvemunokone kubatsirika mwasvike umwomwo. Ngekuti mumweni mwachona munorapwa ivhini nendxondo dzeanhu mafungiro awo kuti atwasanuke.

Nzvimbo dzese dzinoita mikhuba yekutengesa mishonga yechiyungu kana yechianthu inofanira kunge zvine mishonga yakadaro yakakwana kana uyezve ruzivo rwemishonga yacho yeshe rwakakwana kuitire kuti anthu akaramba eitambudzika kumantaraunda mwetakagara.

Muntu umwe naumwe chinoite kuti aziye zviri kuitika munyika muno zvingaa zvirwere zvirikuitika kana kuti zvirwere zvarura, zvinozikana chete kana mapazi anoita ngezveutano achaye bembera kuvantu ,angwadze vanhuu maererano nezvirikuitika.

Antu anoona nezvehutano Anosisa kupota eichaya dendera kuhambisa nduma maererano nehutano hwevanhu kuti antu azive patava uye mufambiro uri kuita zvematenda akasiyana siyana uye kuti vanga zvidzivirire sei pachavo.

Hapana chakashata kuti mapandiku eshe nemabazi anoone ngezveutano apote eyichaya pembera mayerana nezveutano eyitawo pamweni pachona eyinyore zvikwangwari maererano nezviro zvinonyanye kurura zvinga zvirwere zvinenzvi zvingaa zviro zvinofana kuchenjerwa muutano kuitire kuti ndaraunda dzigare dzaka gwinya maziso..

Apana chakashata kuti antu anoita ngezveutano nemabandiko eshe akatikomberedza opota eyichaya bembera payererano neutano ngekuti antu edu emunyika munomu akasisa kupota eyibhuyirwa kuti zvinyi zvirikunetsa mazuwano uye zvakanakirei kupota teyienda kuzvibhehlera teindovhenekwa.

Zviro zvakanaka kuti mapazi eshe anoona ngezveutano apote eichaya bembera maererano neutano hweantu uye zvirwere zvirikurura, angazviita sei zvakadaro. Anofane kupota einyora mumadandemutande munomu zviro zvirikuitika. Apedzazve oende muzvikwangwani, eindonyora, antu eierenga, eindofunda.

Anamai echidodori, neakura eshe, neanthu eshe hawo, anofanira kupota eimbochairwa bembera, nduma yeihamba ,maererano neutano kuitira kuti munthu weshe aziye zviri kuitika pari nhasi munyika yaakagara.

Antu eshe anosisa kuchairwa bembera kuitire kuti aziye mairirano neutano hwawo, kuti kana pane chirwere charura chazofananawo nezvimweni zvirwere zvakamborura mazuwa apera aya, antu abairwe kana eikona kubairwa, kana eipuwa mishonga apuwe mishonga inoenderana navo kuri asaramba eipera.

Hutano hwedu chiro chakakosha. Chinode kuti muzera umwe ngeumwe upote weishongana weibhuyirana njira dzeshe dzikangatorwa kurwisa zvirwere zvakatikomberedza kuitire kuti antu asangane nezvirwere zvakasiyana siyana eiziva.

Muntaraunda mweshe mwatingadai takagara antu anofanire kuchairwe bembera kuti aziye kuti kana achinge apedza kubata zvinouraya kana kuti kushandise zvimbuzi ngaageze nyaradzawo kuitire kuti utano hwawo hurambe hwakanaka.

Mazuva anaya ngekuti zviro zvaoma antu akurwara zvirwere zvepabonde zvopararira kweshe-kweshe. Zvakanaka kuti antu ashandise putiro paanosangana pamabonde kutira kuti asaparadzira zvirwere zvakadai.

Antu anofanire kupota echiya bembera maererano nezveutano weantu ngekuti nyika yatagara mazuwa anaya yaane zvirwere zvakawanda mikuhlani inohamba yeibata antu saka antu akasabhiirwa zviro zvakadaro anoarairwa akapera kufa.

Inini ndinobaati anthu angadai ari adoodori eikura anofane kupota eibhiirwe maererano nezvirwere zvinowikwa kana achinge akura uye kuti zvirwere zvakadaro anosangana nazvo nekuzvipedza nemuhloboyi.

Antu endaraunda anofane kupota eyi chairwa bembera maererano ne utano hwawo ngatimboti amweni akaba roorana ne aka rorwa antu akadaro anofanira kupota eyi tatichwa maererano ne matambudziko anofanira kupota eyi sangana nawo mu upenyu uye mune ramangwana ravo saka zvakanaka kuti antu akure eyi tatichwa.

Mabandiko eshe anoona ngezvezvirwere zvakasiyana siyana zvemumambatso dzemukati anofanire kupota eyichaya bembera kuantu kuti anoite muitireyi kuti arambe akachengetedzeka panosangana pabonde uyezve utano hwavo hurambe hwakanaka seantu anogara eshe.

Antu eshe anosise kupota eichairwa bembera maererano ngezveutano hwavo. Kunyanya ayani ari muwanano kana kuti akaroorwa. Zviro zvakanaka izvozvo kuti aziye matambudziko aangadai eisangana nawo. Uye aachasangana nawo kuti angapedza sei matambudziko v akadaro kana akasangana nawo ari munyika.

Anamai anofanire kuite eidzidziswa kunyanya nyanya vaya vachiri vana vadoodori kuti zvakakosha kuti mai nemwana vaende kuchibhedhlera veindoovenekwa nekuningirwa kuti utano hwavo hwakamira zvakanaka ere. Kana pane pakaposheka pogadziriswa ndiana chiremba nguwa iripo.

Mabandiko eshe anoona ngezveutano mungaa munyika kana kuti kubanze kwenyika, kweshe-kweshe kweangadai ari, anofane kusisa eimbobhuyire ana echikora achiri adodori, maererano ngezveutano.

Antu tinosise kupota teiende koobhiirwa ndiana chiremba maererano neutano hwedu ngekuti antu amweni tinenge taakukura, taakuda kusangana neamweni munyika umu saka tinode kupota teibhiirwa maererano nehutano hwedu zviro zvatingasangana nazvo kana taakukura muupenyu.

Antu ari murudo anofanire kupota eienda kuzvibhedhlera, kooti avhenekwe, kuti ngazi yavo ichakanaka here nguwa nenguwa, kuitira kuti pamweni pane angadai ashata zvigadziriswe nguva ichiripo.

Muntu eikura kana aakude kuzoita baba kana kuti mai, unofanire kupota eipuwe ruzivo rwunoenderana neutano, nematambudziko aanokwanise kusangana nawo mukukura kwake.

Ana achiri adodori neakura achona eshe anofane kupota eichairwe bembera maererano neutano hwao kuitire kuti ahuchengetedze zviite zvakanaka mabandiko eshe anoona ngezveutano anofano kumbopota eihambise nduma muzvikora umu.

Antu anenge ari murufo angava ati arorana neasatai arorana anofanire kupota eiende kunanan chiremba eimbobhiirwe maringe neutano kuti utano hwakakosherei uye anofanira kuita sei rwendo rwawo rwerudo neutano.

Antu eshe anoita zvekujikija ,anorumba neano tamba bhora, antu anawa ,anofana kupota eiziva kuti akakuwara ngekuri kwaanoenda kundorapwa nguwa ichiripo . Ngekuti ,akazvinonokera anopedzisira ava zvirema asingazii.

Kugara tine mitombo padhuze ingaa yechingezi ingaa yechiNdau ineyi yakaba kwakabaanaka. Nekuti pamweni pachona muntu unenge eijaha, amweni eitamba mabhora, amweni eirumba, okugunywa okuvara. Kana mishonga iri padhuze muntu unorapwa akapora ngekukasira.

Antuwoye ngendaa yekuti mvura ndoo yemene yakabanyanya kukosha mumwiri mwedu uye ndiyo inoite kuti ngazi ihambe zvakanaka muntu wese anokurudzirwa kuti peshe peshe paari ngaapaone kuti pane mvura yakachena ere yekumwa.

Pamweni pachona tinoti antu ngaarye mitombo kuitire kuti mwiri yawo ine yakagwinya, asi pamweni pacho timozoti mitombo mikuru kuone kuti muntu warumawo ere ngatiti wamuke mangwanani aya warumbawo ere kuende kunzvimbo dzimweni dzinoite kuti antu amweni apote eisimbise makodo awo eisumudzawo zvinosimudzwa nezvimweni mweni.

Chiro chakanaka kana antu achinge akuvara zvimwe Padalecki arikuhamba okwigwinwa owa ukuwara ngaapote achiende kunoona mutombo yechirungu kuti haikasiri here kurapa zviro zvakadaro kana kuti ana chiremba haakwanisi here kupishe pishe parwadziwapo pakwanise kupora .

Antu anorarama ngemitambo yakasiyana siyana kungadai kuri kurumba, kungadai kuri kutomuka ringadai riri bhora rino rinotambwa anofanire kugara nezviro zvinoarapa zviripadhuze kunyanya mishonga yechiyungu inokasire kurapa muntu einge akuwara kana kungaa kukugunywa kunoku kungaa kubodoke muoko.

Munoziya ere kuti zviro zvakanaka izvozvo kuti antu asati atanga kutamba mutambo yakasiyana-siyana amweni achona ingava yaanorarama nayo asi zvakakosha kuti antu aziye kuti ndikakuvara panapa ndinomborapwa ndiyani uye ndinorapwa kuri saka zvakakosha kuti muntu agare eiziya mushonga yechiyungu inoita kuti arapwe kana einge akuvara.

Antu eshe angaa emunyika, angaa emuzvikora, mweshe munoitwe mitambo yakasiyana siyana anode kupota eibhuyirwa kuti mwiri wega aungazvikoni asi pamweni pachona unodawo kutotore mitombo yechiyungu, kupota teiwedzerera kuti simba redu rirambe rakawanda mumwiri ngekuti mwiri yedu irambe yakagwinya.

Antu anoita zvekugijimuka zvekurumba zvinoizvi zvingadai zviri zvekutambe bhora. Anofanire kunge eimwa mvura yakawanda kuitire kuti mwiri yavo isakasire kupere simba. Pamweni nekuti mwiri vavo urambe vakagwinya.

Muiri wedu wakaumbwa ngemvura yakawanda. Uye mvura ndoupenyu hwemuntu. Saka tinoti, kuti utano hurambe hwakanaka, muntu ngaagare eimwa mvura kuti asasangana nematambudziko akaita sekutemwa ngemusoro neamwenizve atisingakoni kubhuya enzvimbo yemukati.

Antu anoita ngezvemitambo yakasiyana siyana kungawa kurumba bhora antu ona awawa anofanirwa pota eivhenekwe utano hwawo kuitire kuti asazowa kana kukuwara zvakanyanyisa.

Antu eshe anofanire kupota eichairwa mabembera kunyanya anoita ngezviro zvekurumba , avo anoita ngezvebhora, amweni acho anoita zvakasiya -siyana zvemutambo kuitira kuti agare ari padhuze nana chiremba nana mukoti akakuwara obetsereka nguwa iripo.

Mazuva anaya zvimichini zvetambo dzechiyungu zvineizvi zvanake kushandisa ngekuti zvinodetseredza anorapa kuti apote eivheneka zviro zvavo zvekurapa zvino izvi. Ingaa ngingiya dzeantu kana kuti zvemukati, matumbu, antu anonyatsekurapwe zvemene-mene zvisina kubiridzira mukati.

Muntu weshe, unosise kupota eiende kuzvibhedhleya, koonekwa kuti utano hwake hwakadini. Mazuwa anaya zvabaanaka, mapandiko eshe anoona ngezveutano, aakupote eitsvake michini yekuti anhu avhenekwe ndiyona. Saka zvabaanaka, uye zvokasira.

Chiri chiro chakanaka ichocho kuti muntu weshe unoona ngezvekurapa ange ane zviro zvakakwana zvekurapisa amweni anenge ane mbatso dzawo dzaanorapira akazvimirira amweni anenge eishanda ari kumapazi eutano, kweshe iyoyo kunofanire kunge kune zvakakwana zvekurapisa kuti muntu arapwe zvakakwana.

Nzvimbo dzeshe dzinoita nezvekurapwa, dzinofane kubetserwa ngehurumende, nemandiko eshe anoona ngezveutano, kuti vaone zviro zvakakwana zvekuti antu arapwe, zvingadai zviri zvimuchini zvinezvi, zvekuvheneka antu mumwiri mwavo, nezvimweni zvatingafunga zveshe.

Mazuwa anaya vanamukoti edu havachanetseki, zviro zvimweni zvakuanetsa vakungoenda padandemutande vosvika votsvanga kuti chingaa chii chirochi ngekuti zvimweni zvirwere, zvineizvi kwakuuya zvirwere zvinyowani ngekuda kwezvikafu zvataakurya mazuva ano.

Chiro chakanaka, kuti antu apote eimboramba eirye mitombo yechindau nekurye muriwo yechindau. Inoite kuti muntu akure nyama dzake dzakagwinya dzisingasangani nezvirwere zvemazuwa anaya izvi chero zvikauya iyena zvinombamudarika.

Mazuva anaya zvikafu zvotodei kurya zvazara zviro zvakawanda zvinouraya mwiri. Saka zvakude kupote muntu eimbotoravo makomboti eimwa. Kuitira kuti mwiri vake unge vakagwinya.

Mitombo yechindau inofanire kumbaazwi peshe -peshe yokure yeiryiwa antu kubva achiri adodori okure eirye semuriwo ati kure kure amweni eimwe mvura yacho ine midzi antu wo awawo aamboiti matambudziko mukaaringirira kunyangwe neutano hwavo hunongaakaba gwinya kuti gwindiri.

Anduwe ngatiitei teibaziya mishonga yeshe yatakazoona yaayo yechiyungu aina kutangireyo. Yakatangira kumushonga yechindau , makwenzi, nzinde dzayo nemashizha pamweni netsango dzemuti iyoyo. Saka ngatiichengetedze.

Muntu wakasise kuwavo nemakwenzi ake mairi kana matatu angave marongomuna ekuti unofanire kuti parwadzawo meyibhi indiyi oenda otsvake mudzi otsenga tsenga orarama.

Muntu vakafanire kuzvichengetedzera utano hwake ega. Zvimweni zvachona kungotivo ui vega vombotorevo midzi nemakwati eimweni miti yaunoziyavo vombopota veimwa urivega. Kuitire kuti utano hwako husanyanya kushata maningi nekuda kwezviro zvatakurya mazuva anaya.

Mazuwanaya makwenzi abakosha kunyanya ayani anorapa ngekuti zvirwere zvirwere zvakuhamba nekuda kwezvikafu zvatinorya mazuwano zvimweni zvacho azvina utano wakati tsvikiti saka zvakanaka tipote teitsvake makwenzi kuti zviro zvedu zvinge zvakaringana mumwiri medu.

Anthu aneruzivo rwakakwana kunyanya echikuru neamweni arimune zveutano anofanira kuchaya bembera eibhuira athu mumakanyi umwo nemumadhorobha kuti ngeiri mutombo ingaita kutora kuti antu ashandise kuita kuti utano hwavo hugare hwakanaka, kunyanya yeChindau ineyi.

Tinofanire kupota teimbo gadzirawo makanda edu ngemakomboti kuitire kuti imweni mishonga yechiyungu iyi inopisira yotimenye makanda opeisira asikacha zorapiki mune ramangwani asi tikati ta makanda edu ati kwakwashara tombotorawo magomboti edu toshandisa zvino mbaatiitire zvakanaka.

Inini chandakambaona pane makomboti nemitombo yechindau inode kuti muntu usamirire kuzomwa kana kurya wasangana nematambudziko asi peshe pewawana mukana upote weirya, upote weimwa kuitire utano hwako hurambe hwakangogwindiri.

Isusu vantu tinofanire kunge tiri antu anenge ane pfungwa dzakabhengenuka anoona kuti hino zvatakambazara nemakomboti tochidii nawo. Tine miti yakawanda yekuti tinogone kugadzirise makomboti tikararama. Hino toite muitiroyi kuti tiachengetedze tirambe tine upenyu hwakanaka?

Andu wee chiro chakambai naka kuti mundu weshe asise eyimbotsvake ruzivo rakakwana maererano nemiti yedu yechiNdau kuti inoshanda sei kuti mundu akone kurapwa ndiyo ngekuti imweni yachona nzinde ndodzinorapa imweni mashizha anorapa imweni yachona inorape tsango saka zviro zvakanaka kuti tiite tsvakurudzo dzakadaro.

Mazuwanaya apana chakashata kuti munhtu ngemuntu obatsvake ruziwo ngekuti dande mutande rambazara ngeruziwo rwakasiyana siyana fundo yapeshe peshe oita eitsvake ruziwo rwekuti inini ndingazvigadzirira sei ndakazvimirira makomboti angu anoite kuti ndirarame uye eirape zvirwere zvandinosangana nazvo.

Dei zvaibakoneka asi kuti zviro zvinonesa kuti tingoitawo bandiko rimwe ringahamba reitsveke tsvakurudzo remiti yeshe inorapa inoiswa pandau imwe pekuti muntu weshe anokona kutora apap eipona.

Apana chakashata kuti antu agare eiziye mitombo yechindau inobetsere kuti ganda remuntu rinyemukire uye rionekere ribve kukwasharara ripotewo reinakidze kuningira zviro zvinezvi zvinoitika kana muntu akaziye mitombo yakasiyana siyana ingaryiwa ingaite kuponzerwa chindau.

Makomboti echindau anofanire kukosheswa nekuti amweni acho akakosha mitombo yechiyungu imweni yacho yakabazendama pamakombotiwo Saka ka isusu tirikuti muntu gara weiziya makomboti akokosha woachengetedza kuitire kuti usazotambudzika mangwani.

Chiyungu vhakanaka achina kushata asi chendinozodire mushonga yechinda u kana kuti makomboti muntu unobakure eirya unobakure eisimbise mabhonzo ake mumwiri wake aazotori zvito arwara kana kutsvake mushonga ngekuti warwara.

Muntu apana chakabaashata kuti unoitawo makwenzi ako akawanda pamuzi, eunenge weichengeta uriwega weiziya kuti iri gwenzi iri rinorape musoro, iri rinorape mundani, iri rinogwinyise makumbo.

Mazuwa aanaya makomboti nemiriwo yemuko yemukomboti yakaita seguku ndoinobaa kurudzirwe kuti tipote teirya kuitire kuti mwiti yedu irambe yakagwinya isangosangana nezvirwere yeiparadzwa uyezve kuitira kuti tisasaramba tiri antu anongorwara rwara peshe peshe.

Zvabanakire mazuwa anaya ngezvekuti muntu ganda ringadai rakakwasharara asi kuti chiyungu chinechi chakabazonaka, muntu wakukone kotsvake zvimweni zvinoite kuti ganda rinyemukire wombamhonzera auzombofanani unombatsvukira zvosiyana.

Inini ndinobaona zvakanaka kuti mabandiko eshe anoona ngezvefundo pashi reshe opota eimboda kuti antu tishandise mishonga yemakomboti isina kumboiswe kuchiyungu.

Chendinodira makomboti, gomboti rimwe ngarimwe rakambasikwa rine basa raro rekuti chero ukamatira akawanda womakumanidza unobagadzire mitombo wekuti unorape mwiri weshe peshe peshe.

Zviro zvakabaanaka kuti muntu eikura zviyani okure eidyra makomboti. Ngekuti makomboti anaya aadhuri kuti muntu ungambaona eimbazwi panotengeswa ngemare yakawanda. Asi anoshanda basa guru mumumwiri mwedu. Ngekuti antu amweni anorarama upenyu hwakati kurei ngekuda kwekudyra makomboti.

Pamweni pachona pfungwa dzedu dzinofunga asi tikaona kuti pamweni pachodzoremerwa ngatigare taiziye kuti panodawo mitombo yechiyungu inotidetseredza kuti pfungwa dzedu dzirambe dzeifunga zvakapombonoka.

Imweni mitombo yakabaiya segoridhe mumakanyi muno ngatimbotaura zvemutombo uyani inozi gawa kawa munoiziya ere kuti mitombo uyani unorape zvirwere zvepamunhu zvakawandisa kutangire zvirwere zvepabonde kuende kundani yemuntu kubvepo kuende paganda inobarapa zveshe saka mitombo yakadaro inofana kutorwa segoridhe.

Mitombo yechiyungu imweni yacho yakambanaka ngekuti yakaongororwa ikaonekwa kuti ndiyo yega inokona kuti nghlondo dzemunhu dzipetukirane patsvimbo kana dzichinge dzaparadzana uyezve inopa munhu kufunga zvakadarikidza zvinomupa ramangwana rakajeka

Pamweni pachona tinombaatambudzika ngezviro zvatinazvo munharaunda mwedu. Tinoziya ere kuti mitombo iyi yetinomwa iyi, yemumakanyi mwedu, ndoinotorwa ndiana chiremba nenyanzvi ogara pashi, ochititsvakire mishonga ,yavakuti dhurei nezvirinane mberiyo, asi ndiyona midzi yatinonga teimwa mazuwa eshe.

Mazuwa anaa zvichambonesa ere, anthu ngatigare teiziye zviro, kuitire kuti tisatambudzika, chingadai ari makanda edu. Amweni anthu ane makanda anofunuka, amweni anthu ane makanda anowawa, amweni ndoanokwakwashara, asi ukagara weitsvake zviyungu zvinezvi, weiponzera-ponzera zvinoponzerwa, unobaakure zvakanaka usina matambudziko.

Muntu ziye makomboti nemushonga inoshandiswa kana wasvike pamatambudziko azvirambidzwi kuende kune antu akakure kudhaya womboobvunza kuti mwaite muitirei imwimwi mweirarama chaiye kuti muzoite makore akabaawande kudai anomubhuire mushonga yeshe yaaimwa inoite kuti muntu arambe aine utano hwakahlamburuka.

Miti yetinayo yemushango yakawanda asi chakapinde kunaka ngechekuti toende kotsvaka ruzivo rekuti toite kuhlanganise miti minganai uye miti iri yatingahlanganisa kuti tipore teirapa zvirwere zvatinenge tinazvo zvinga zvemapapu, zvinga zvemabhonzo

Mitombo yechiNdau yakanakire kuti muntu unombaazvisimira yaanoda ari ega. Unotsvake makomboti ake rimwe ngarimwe eibatanidza. Mukupedzisira kwenguwa unenga aanemakomboti akawanda aanoziya kuti ndikarware musoro ndotore iro, ndikarware makumbo ndotore iro, ndikarware mundani ndinotore iro.

Makomboti anaya anombade kuchengetedza haasiri ekutongoti tikati toona peshe-peshe panenge eihwashwa, pamweni eitswa tosiye zvakadaro. Asi tinofanira kutobatsirana kuti tichengetedze makomboti ngekuti ndivo anotipe upenyu

Madzeu eshe anochengetwe mvura dzingaa dzekuti mphuka dzedu dzimwe uyezzve kuti antu apote eishandisa zvakosha kuti eutano apote eimboona kuti amusimwo ere munoita mweiberekera zviro zvimweni zvinokonzera urwere hwakati kurei hunorura muZimbabwe muno.

Makomboti akabaanaka anotibatsira kuti tirape mukhuhlani dzakasiyana siyana uri muti umwe sekuti pamuti uwowo nzinde dzinokona kudai dzeirapa mundani nezvimweniwo zvirimukati mwenyama zvetisingakoni kuona.

Makomboti anofanira pota achichairwa bembera. Kuitira kuti muzera vechidodori uyu upote vechizvidakarira ngekuti mazuva anaya zviro zvati hambei kwane zviro zvechiyungu zvakasiyana-siyana. Asi makomboti anoite kuti muntu akure anemwiri vakagwinya asingarwari-rwari.

Chandinobadire makomboti ngechekuti anesi kuona, ukangoone waite ruziwo rwakakwana maererano nawo ungadai weinzi kwai shandise nzinde, shandise makwati kana shandise tsangu dzeimweni miti yemushango izvi zvinobakuitire nyore ngekuti zvinhu zvisingababudisi mare muhomwe mwako.

Mashango emazuva anaya tinofana kupota tei abatikira ngekutu nyika iri kuvakwa uye mamweni mashango ari kudhibhurwa eyi rashika saka takufane kuti muntu nge muntu ngavawewo ane ndaraunda yaano chengetedza mashango kuita kuti makomboti edu arambe eyi wanda.

Miti yechiboyi inofanire kuchengetedzwa, amweni achona angambaamaruwa asi kumberi kwayona anenge eibaarapa saka tinofana kuatora semaruwa toagadzira, toachengetedza semaruwa asi taane matambudziko toone kuti tingashandisa sei miti yona iyoyo tisingaiurayi zvee.

Chendinodire makomboti ngechekudai, amweni makomboti unombaaona ingatei ribaari ruwa riri pambatso ngekuti rinenge rakabaajeka kuti ngwee zvekuti panenge peiyewedza. Asi tikasangana nematambudziko, ndoozve gomboti retinotora, ingaa midzi yaro, angaa makwati, kana kuti angaa ana achona teishandisazve kuti tirarame.

Magomboti aambarwadzi kuti muntu usime pambatso pako ngekuti kungootsvaga ruzivo rwakasiyana siyana kuti zviro zvakadai izvi zvinorapei wotobhuyirwa kuti izvi zvingaa zvinorapa musana iwewe wotora wotosima pazvinenge zvanesa paya wotora wotorya zvotohamba zvakanaka.

Apana chakashata kuchengeta makomboti asi gomboti rimwe narimwe rinochengetwa nemuntu ,muntu anofana kuriziva kuti rinoshandei uye rinoshandiswa sei kana muntu eitsenga nzinde oziya kuti gomboti iri ndere kutsenga nzinde iri gomboti iri neremashinja zveshe izvozvo zvakanaka kuziya.

Mutombo yechindau yakabaanaka asi chakakosha kuziva kuti mutombo uyu unorapei uye ndingaushandisa sei. Ukadaro unenge uri mambo wemene utano hwako haunyanyi kuita matambudziko unobaakura wakati gwindiri kunyangwe zviri zvinonesa nesa izvi azvikubati.

Ana achiri adodori anofanire kufundiswa kuti oite muitirei kuti arambe eichengetedza makomboti kuitire kuti utano hwavo hurambe hweiende mberi kubva mune imweni mizera teipinde mune imweni mizera zvee, nekuti zvikasadarona amweni angapeisira otanzira makomboti akakosha.

Antu tinofana kukoshese makomboti, ngekuti indaka yedu, tikange toosiya makomboti, kunyangwe chiyungu chingauya asi makomboti afani kusiiwa ngekuti ukakura weiarya, ane zvaanoite munyama zvisinga koneki kuzobviswa kana wati kurei, utano hunenge hwakatonaka.

Inini ndinoti zvakanaka kukura muntu eiziva kwanobva uye kukura eiziva chiandu chake makwenzi anoshandiswa mukukura kwedu kwechindau kuitira Kuti muntu akasangana nematambudziko amweni asanetseka abatora gwara iroro zvohamba zvakanaka muhupenyu hwake.

Mitombo yechindau chandakaona inini inode kuryiwa muntu eibva pashi. Kunyanya achiri kutange kukambaira kamwana kanombopota keitswanyirwa munzanaya keimbotsenga-tsenga. Keikura keipuwa icho neicho. Pakanozoti hlamburukei kati ngwarei akabaarwari, kanenge kakangwingwizira.

Muntu veshe hapana chakabashata kuti ugarevo veiziya makomboti mairi matatu. Ekuti kana varwara unombakwera vomwe nzinde kana kuti kutore mashizha achona vokwatisa womwa worarama.

Anthu wee mazuwa anaya tava kudawo kupota teidzokere kuchinyakare teishandise makwenzi etaishandise kudhaya ngekuti pamweni pachona musoro unorwadza pamweni dziri tsinga dzeibaade kutowewa ingadei iri mipfuta neimweni muti ngatichengete kumambatso kweduyo.

Chendinodire miti yechindau chiro chimwe, ngechekuti miti yachona haina zvakawanda mityongo-mityongo ingadiwa kuti muti urarame, unombaararama wega, kungouti tsvee apo, wotosimuka. Iwewe chako vhete kumbaatore zvinodiwa kuti ushandise wotoshandisa.

Mishonga yedu yechindau aimbarina kushata kushandisa ASI tirikuti isusu usati waaishandisa pota weibvunzawo vanoziya kuti woita mashandisirei kuitira kuti usazvoiwanza kana kupota weita mushoma ngekuti ingaputsa rakuuraya kana kusashanda

Miti yakaita saanana gavakava haisi miti yekuti ungambaagara pamhatso pako usinawo kana hako nedzinde rimwe ngekuti unoshande kurape zvirwere zvakawanda. Ungadai uri musoro, mundani pamwechete nezvimweni zveutano hwemuntu.

Michero midodori yakaita sema guzubhera, makhumukhumu inofanira kupota yeioneka mumphatso dzeanthu, ngekuti inowedzera utano hweanhu. Kunyanyanya zvirwere zviya zvinobata anthu zvinonga zvemumphepo azvibaabati kana weirhya makhumukhumu.

Miti yemushango yakabaanaka kugara nayo pamuzi inoite kuti imweni yachona , unombaashandisa mashizha imweni yoshandise makwati , imweni yoshandise midzi kuri kurape zvirwere zvakasiyana siyana zvisina kuburitsa mari yakwanda mukati .

Chendinodire miti yechindau iyi ndechekuti imweni yachona chero isina kuongororwa hayo ndiana chiremba ainesi kushandisa ngatimboti munhu waite chikosoro kumbaenda wotora mashizha embuti wotokwatisa kwakumwa wotopora.

Pamweni pachona antu ndisu tinobaagadzira utano hwedu tega pasimbaarina madhokodheya neamweni antu kana kutenge mishonga. Muntu kungorimawo zvimashango zvake zvekuti zvazotsinza zveutano unotora orya orarama.

Dzimweni miti dzechindau dzinedzidzi, tinofanira kudzichengetedza, ngekuti adzishandi basa rimwe. Unoona kuti uyu muti umweni, unenge weizwi iruwa unoita kuti pamuzi panake asizve unodzinge nyoka.

Inini ndinombaaona zvakanaka kuti munthu wega wega pandau yega yega yaanogara ngaapotewo eitore zvimakwenzi eisima zvaanoziya kuti zvirozvizvi zvinorapa kuitira kuti asatombobuda mare dzakawanda eienda kuzvipatara uyezve eisiye zviro zvinorapa zvakamukomberedza.